okay so busy mat market sorry na di heart of hustle and bustle for any community. once you enter, di whole place go dey alive with noise movement and action di market dey full dey full of energy like sey e get life for im own, from di first step wey you enter di wey you enter di market na different wahala and sweetness go dey hit your face first, di sound everywhere go dey noisy as market women and men go dey shout come buy oh! fresh tomatoes dey here, sister dis fish na correct one oh, e never spoil sellers nor dey gree relax dem dey advertise their food like sey na war. if you pass, if you pass one shade di owner go drag your at ten tion; anty na wetin you dey find? come make I give you better price. di smell wey dey [2] mix for di air fit confuse person, from di fresh scent of pepper and ma and vegetable, to di sharp smell of dry fish and di sweet aroma of roasted corn or plantain, everything dey blend like market perfume. for di meat section, you go hear butcher dey chop dey cut goat or cow and di blood dey mix with di mody [2] ground. as you dey waka for di market, you go dey dodge people left and right, women go dey carry tray of goods for head dey balance am like sey dem dey do magic. di wheelbarrow boys wey people dey call aboki, go dey push heavy load dey shout make way! make way! children go dey run up and down dey laugh or dey help their mama sell small small things. di bargaining na di real drama, costumer go dey price something dey argue like sey dem wan fight; madam how much be dis yam? five hundred naira five hundred ah! madam make I pay three hundred di seller go vex small but at di end dem go still settle for middle price. di di back and forth dey sweet to watch because e be like tradition wey everybody sabi. market nor dey without di occasiona wahala, person fit mistakenly jam di another person small quarrel go start; why you push me now? you nor dey look where you dey go? before e go escalate another person go settle di matter, market people dey always know how to solve their own problem quick quick. for di corner of di market, you go fit see women dey sell akara and puff puff wey dem dey fry for hot oil. some go dey sell chill sachet of water or zobo for people wen don tire. di combination of heat, noise and movement go dey make you sweat, but di joy of seeing di hustle and di vibes go dey keep you going. busy market na di place wey everything dey happen buying, selling, gist and connection. e dey represent di energy and spirit of di people. no matter how rough or noisy e be, na na where life dey happen and di pulse of di community dey beat steady.

okay di lady, na person wen dey carry grace and strength for her body. she no just waka she dey grill like sey di ground dey respect her step, from di way she dey carry herself you go sabi sey dis one nor be anyhow person. na woman wey sabi her worth and no dey let anybody shake her confidence, her face dey shine like morning sun, di way she dey smile fit calm rain or calm storm, e dey sweet like suger cane, if you look her well you go see sey wisdom wen she carry for her eyes like sey she don see life and life no fit shake her again, her laughter dey loud and bold e no be e no be fake one, na dis kind laugh wey dey make people near her. her dress sense na die, wether she dey wear Ankara wen dem sew well with style or she dey rock simple jean and top, di thing go always fit her body, she sabi combine colour and di way she tie her scarf or braid her hair, dey make people turn look her twice. e be like sey she get special sence of beauty because, even her slippers dey shine like gold. but no let her fine face and soft voice fool you oh, di lady strong like iroko tree, she fit handle wahala wey fit make some men run. she dey settle her home dey dey balance work and family like sey e easy, if you see her for market she go dey price something like expert. if you meet her for office, na sharp brain she go use solve di matter. di lady di lady dey kind, e dey kind, and also e full with smile for her body. okay and also di lady dey as she dey kind so she dey always think of how people go help, how she go take help people especially di ones wen dey ground around her. if her neighbour get problem, she go carry am for head like sey na her own. if pikin cry she go find out wetin go make di pikin smile, di way she talk fit calm person wey dey vex because her words dey soft but e dey carry wisdom. wen she dey waka for road every body dey greet her anty good afternoon, madam you dey shine today oh, she go smile back dey trow greeting like queen. even di small pikin wey dey play for street sabi her name, na because di lady carry dey carry respect and love whenever she go. but if you try her anyhow she no go gree oh, dis woman wey dey smiled fit stand her ground if you wan cheat her or disrespect her. she go tell you her mind clear clear but she go still keep her dignity. her di part balance of softness and strength dey make her special. di lady no dey no be just ordinary person. she bi embodiment of grace, hustle and wisdom. she dey shine for her own way and she dey remind everybody sey woman fit be anything wey she wan be, as long as she no give up na di real definition of beauty and power combine together na im be a lady.

di baby wey dey crawl na one of di sweatest sight wey you fit see, dem no fit waka yet but dem go use their hand and knee to move like sey dem dey explore di world one small stepat time. dem go put their bodi forward and also de go dey tumble but with great determination for their small face, you g see dem g achieve am. di baby hand go dey strech you go see am one after di other as e dey try balance, e leg go shake small e go push small even though e no dey mov fast, e dey steady like sey di bab sabi sey evri movement count. sometimes, di baby go pause, loo around like sey e dey wonder wetin i go do next but before you know, e go start to dey crawl with joy and excitement for everi little progress. di cerawling na one of di first way wey pikin learn how to move evritime, ebe like small victory everi time dem shift oe inch. di floor go be ther play ground and e go feel like adventure. if you look closely, you go see ey di babay dey try pamper di space around dem. de feel di texture of di ground an de fear di world wey dey around dem. di way dem go lift one hand den one knee den di other hand, e go remind us how far we don come sometimes den go tumble fall ontop their belle but e no mata den go raise their head, loo around and continue their journey. di smile wey, dem get for their face as dem dey come na joy ey dem no fit explain. like sey everi moment dey mek dem proud. if mama or papa dey watch, em go dy clap for di baby. de cheer am up, di baby go look back like say e don hear and e go t ry crawl faster as if to sey see me i dey mek am e go remind you sey na little progress mek difference in life di crawling baby no just dey teach us about movement in life, e dey teach us about persis ten ce, joy and small progress and to also try again no mata how many times we fall, you try again you no k ow sey we dey earn, but fir di baby, everi crawl is a step closr to standing up and taking over di world.

the baby first step na one of the most emotional movement wey every parent go remember for their life the pikin nor sabi wetin e go mean but for the people wey dey watch na like sey magic happen e go balance strech e hand like sey e wan test the ground and then the leg go move one tiny step but e go feel like the biggest thing ever as the baby foot touch the ground e go wob wobble like sey e no get balance the way the baby go look e go give you feeling of excitment and suspense e go try again and maybe fall but the way e go raise in head after e fall i go show sey e no dey ready to give up the baby no go understand the gravity of the step but the people wey dey watch go clap dey shout and dey cheer like sey na olympic gold medal the first step no be just about waka na about courage the baby done start to bel believe sey e fit do something new from the time when i start crawl na the step go mark yhe begining of bigger movement the first time wey the baby step away from the safety of mama or papa dey go just dey work e dey take giant leep into independence parents go dey watch youm ah dey think say my pikin don grow now o no more crawling again dem go dey proud but also the sad dey sad because e mean sey the baby dey grow fast e go also be movement of mixed emotion for the bebi because e go don discover new freedom but e go still need support the first step na signal of many more step to come as the bbaby begin to take one step two step then e go start to run dance and do all the things wey dey come with being a full grown pikin but na that first step that little step go always dey cherishable na the moment wey dem show sey the journey don start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

ok so i won talk about di rope wey we dey use dry cloth for outside our house. so dat rope, signify plenty things, e dey teach us how to dey patient and also e dey bring love amon each pesin and also maybe you gat dry yourcloth for di rope and once you dry your cloth for tat rope, you go wait mek your cloth dry and dat is one of na im be patient. di socnd one be seym, as you dey dry your cloth for outside maybe di cloth planty your neighbour fit kon help you or maybe na heavy bedspread you dey dry for outside, your neighbor see am you fit call am mek e kon help you. spread eh sprad di cloth for outside. so dat won self na di love wey dat rope wey we dey use dry cloth for outside dey really teach us be dat. en likewise sey e dey also represent different family background. so if you go some pipu house, you go see old cloth there, you go see you go see new cloth, you go see washed bed spread dat is bed spread wey don old, you go see am for dat rope. so na wetin dis rope wey we dey use dry cloth outside na wetin e dey really teach us be dat. so eno men sey na only new new we go dey for dat rope. wey dey outside our house no. e mean sey we gat we gat show our daily hustle dat is our daily life dat is na in go represent dat rope wey we dey use dry cloth for outside. so mabe you dey dry your cloth your eighbour fit kon pass greet you, if e greet you finish, e go give you di latest news as you dey dry your cloths maybe kon gossip about pesin. as you dey dry cloth for outside. ok and also dis cloth na e dey like patience na wey e dey teach for where we dry our cloth, be sy once you dry your cloth, you go get patient sey mek dat cloth dry finish dat one na di number one patiece wey e dey teac us. ad maybe your neighbour don dry cloth for ther, yu go gats wait mey your neigbour cloth dry well well before you remove am kon dry you own so na part of di patience wey di rope wey we dey use dry our cloth for outside dey teach us be dat.

Okay so good morning, good afternoon, good evening, anytime wen you dey hear my voice now, so I wan talk about dis particular picture wey dey for di screen now, so dis picture represent woman wey dey try to put water inside wheelbarrow so na wetin me I wan talk about be dis. So as dis woman dey put dis water for inside dis wheelbarrow e dey help her reduce di stress of how far she wan carry dis water go, because if she carry dis water for her head or for her shoulder, e go pain her. If she carry for her head, her head, neck and also her hand wen she go carry for up to put di water, go pain her but since she dey use wheelbarrow now e dey make di work dey so easy for her, e dey reduce stress, once she carry am inside di wheelbarrow na to drive di wheelbarrow dey go, and as she dey drive di wheelbarrow dey go na na only her hand go pain her. Even though she dey use her leg e no really matter, but wetin really matter for di for dis picture be sey di wheelbarrow na dey help her reduce pain, dey help her reduce stress, dat is e no go pain her and she go get dat level sey, at least dis thing no too heavy I still more dan two to three times, she no fit put just only one rubber, she can she fit more dan three rubber of water for inside dis wheelbarrow. Put if na for head she wan carry dis water now, she no go fit put more dan two she no go fit carry more dan two or three rubber for her head once. So dis wheelbarrow dey so helpful in human life, so e dey teach us sey as dis woman dey put water so, we fit lean on oda people for assistance maybe for encouragement or something so na wetin dis picture now really represent be dis.

Okay so I wan also talk about dis particular picture now so dis picture now dey represent woman wey dey carry water dey also carry two baby, one for back one for hand. So now as she dey carry dis water now pipu sef dey surprise becos she too get power for her to do dis kind tin, e be like she for just drop di pikin for house so dat di water no go too heavy for her head na wetin she for really do be dat no be to carry di children carry di water what if now di one wey she carry for head or di one wey she carry for back di wrapper kon loose how she wan take grab am wey be sey di one for front no go fall too so basically as she dey carry dis water so she for suppose drop di babies for house or maybe she dey fear sey she no go drop di baby sometin go kon happen to am or maybe pipu wey dey house to look after di child naim make am carry di two twin now for body I believe sey dis children now na twins so naim really make her carry dis children now for body dey go fetch water and also di pipu sef wey kon dey look her dem dey surprise sey.

Okay di next picture na wey you see na, na rubber wey people keep, dem wan fetch water, dis kind scenario na dey happen mostly for villages wey be sey water no dey, people go dey struggle dey try see how dem wan take fetch dis water for di community. So as dem put am so dey keep for line, na based on how dem take come early come stay for di line, na im dem go use come fetch dis water now, so once as you see di rubber so, even if you get three to five rubbers, you go keep am for line you nor got cheat anybody because everybody need water and dis kind community na wey no get water government really need to look into am so dem go fit help dem fetch. Dem go fit help dem dig borehole or may be dem go fit help dem get well so dem go fit dey ease their stress wey dem get to fetch water for di community. And another thing for dis picture now be sey, maybe na only one person get borehole and also dem struggle to fetch di water. Like you see for here now so many women dem go live their house very early in di morning come stay for line, just to fetch water for di community wey go help dem for their house, wey go help dem make dem wash their clothe, cook their food and also make dem baf too. So na basically wetin dis picture dey represent sey, I dey represent sey no matter how you dey for life, if you no first go something, you no go fit achieve am early. So e better, as dem put their rubber there, even if dem wan komot now go come back dem go know sey yes, as dem dey come back so their rubber dey gidigba, for di for line, wen dem go use fetch water.

ok, so na, dis other picture na wey, dey dis screen na, na about where dem dey process garri where oyibo pipo dey call am cassava mill so na im i wan tok about now for dis particular scenerio you go see am mostly for awa villages wey be sey in the morning pipo go waka go deir farm go harvest cassava con carry am enter the mill or dem go sit down for deir house peel the cassava finish wash am come carry am go engine grind am, soak am fu con put red oil fry am, dry am for dis iron wey you dey see close to dat man now and once you press am for dat dis ting you go con you go con once he dry you go con fry the garri and once you fry the garri now you go con consume am. na the most important ting be dat. so no be only garri dem dey do for dis place wey oyibo dey call cassava mill we dey also, you dey we dey also do fufu wey you go use eat for your soup so, dis one you go soak am for many days for your house he dey smell but pipo dey enjoy the odour go still con remove am, carry am go engine go grind am, con turn am to fufu for dis cassava mill place, dis local cassava mill wey dem dey fry garri or mek fufu na he no really he dey represent awa daily life because for dere you go see pipo, maybe engine go spoil, pipo go vex after dem don vex finish, dem go still calm down con still grind deir cassava, wait mek dem go repair the engine after dem don repair dis engine finish na you go con see community togetherness mek i put am dat way so once pipo dey close together like you go see dem dey gist, some go quarrel, some go do many lot of tings for dis cassava mill, but all the same be sey he dey reduce stress from awa body, he dey also give us food, we dey try con process food for dis kind environment so dat wetin dis particular picture dey ri represent am, he dey represent community togetherness, dat is, how people take dey close to eachother he dey also, represent, hardwork how we take dey work everyday of awa life to mek sure sey we eat better food or also we get enough food for house.

Log carrying vehicle wey pipo sabi call am tipper, lorry or log truck na di big motor wey dey carry plenty wood for bush go sawmill or market. For naija you fit see dem for places wey dey near forest like Ondo, Cross river or Edo State wey tipper business dey hot. Di vehicle dey big and rugged and becos e need strong body to fit carry di heavy wood, some of di log wey e dey carry big like houses so dem go use chain tie am well well mek e no fall. Di wey di truck dey move slow slow for road dey show sey di load heavy no be small, sometimes you go see as di truck dey bend small for one side becos of di weight. For busy areas na loaders boys dey work with di driver dey go use rope, chain and strength arrange di log for di back of di truck, na risky work becos if dey no balance am well di log fit shift or fall for road sef. Pipo dey fear pass di truck becos if di lod roll e fit cause big accident. Log carrying motor dey important for di timber business becos na dem dey di wood wey pipo go later use build house, mek furniture or do other things, still di truck dey represent hustle and hardwork for di timber industry. Di driver and loader dey risk deir life to mek sure sey di log reach where e suppose go and e dey show sey for naija di hustle no be small.

ok good morning, good afternoon, good evening my pipu anytime de hear my voice now, so i won talk about dis particular picture now wey dey dis screen. dis picture now dey represent man wey dey inside hin farm. and dis farm yard wey e get now we kon see sey na corn or na dawa, i no know weda you kow wetin dey dey cal dawa but dawa na da da small small cup wey we dey us do akamu na in be dawa wy me i dey talk about now and na wetin pipu dey call am. so mostly mek i just uuse di senero sey dis man na di farm wey e get naw n na corn farm, so as we see am sey di corn don grow, di man self go smile for in mind say yes him don get food to eat because e don work realy hard to mek sure sey di farm grow or di crop grow kon reach dis ex ten t. so now as we see am fr di picture e won harvest di corn abi na millet wey dey di picture now. because e don work, e no just start to harvest, e start to plant and asin plant ans sow e go gats weed grass, in go dey so happy sey e don really get farm food wey him and hin family go enjoyeven wen there is scarsity even wen na corn e plant or millet. so na wetin dis picture na dey represent very very well. di man is so happy e dey smile sey yes hin get di food to eat.so as a community pipu or as pipu wey be sey won succeed in life, we need to start from small ans wons we start from small dey chieve small small tins, you go see sey di end result wen we won try harvest wetin we don do for life. so na wetin dis pictur dey represet so be dat

ok once again i won tak about dis particular picture and dis picture na dey represent market, na market na na where we dey sell things for pipu wey de go kon buy, for now you go see sey dis man na dey sell potatoe di other of e neighbour na dey sell onions so na wetin market be be dat. e be about you mek you buy and also pipu wey dey sell. e no justmean seyif na only people wey dey sell deydis world, i no sure sey people for dey make money but we see am well well for dis picture sey de pipu dey wen e buy di food and pipu wey dey wen e sel am. na wetin e mean so be dat we go see am sey market dey different nplaces e get market for abuja, e get for lagos anywhere wey you go you go like see market even if na small market you go still see di market for your area, so na wetin dis picture na dey represent be dat. e no just mean sey you go carry your crops go there, you no fit carry spoilt crop go there. e mean sey you fit carrybeta good, or things wey you harvest, things wey you buy go the market to go sell and also since na market bah? e mmean sey different from different tribes fit com together pertronizeyou e dey bring togethrness maybe from market na, you fit mek one or two friends there, you fit kon get customer wey go dey come your place everytime to come buy something dat is if you sell ell to your customer, di customer go dey come every day to come buy just to come buy your goods for di market. and also if em no see you at times, dem no go gree buy from your neighbour den go like wait mek you come dat is if you be good pesin wey dey sell for people you no dey cheat pipu. so market als mean different community or different group of pipu no mata di tribe or no mata di size of their bodi wey de get de fit just come together come sell goods for pipiu so dat is basically wetin dis picture na dey represent. e dey represent market where pipu dey buy and pipu dey sell.

market na di place wey pipu dey go buy and sell different tin for nigeria, market na won important part of life bicos na there pipu dey find food, cloth and all di tins den need for di haus. market dey always full of life with pipu wey dey shout to sell their goods sellers go dey call customer aunty kon buy my tomatoes oga, i get correct yam here, buyers too go dey price everytin abeg how much be di fish reduce am for me. for di market, you go see all kinds of tins fresh vegetable, meat, fish, pepper, fruit, wrapper, shoe goat and even traditional herbs some market dey specialize on one type of goods like yam, market, fish market or even second hand cloth market wey pipu dey sabi as okrika. market for nigeria dey get their own days. som dey open everyday while others dey get special days wey dem dey call market days on other days, you go see traders from far and near, bring their goods come sell, di market dey always dey noisy but sweet bicos na there different kind of pipu dey meet you go hear different accent, different language and see plenty drama as pipu dey argue over price of or dey dey crase if you sabi how to price well you go fi buy tins cheaper, but if you no sabi, di seller fi add extra money join. market dey important bicos e dey help di economy grow. and e dey provide work for plenty pipu like farmers, traders and transporters even if e dey roudy and sometimed dirty, market na di heart of many communities for nigeria.

ok so ones agein good morning, good afternoon good evening ma people anytime we you de hear my voice de hear my voice so i won talk about wetin dey for dis screen now na about market store dat is, where pipu dey rent de stay under di shade. so or dis store na, we don see sey bi like some pipu won kon give pipu fresh immunasation or sometin else and na wetin me a won talk about. a just won talk about di market store dat is di shade we dey for niger market. most especially. so market store na whre drama dey always happen, di store dey line up like soldiers each one full with different goods meybi tomatoes, pepper, cloth, fish and even goat. but na for dis shade na im pipu dey see di true hustle dat is di true daily runs but ma titi na won of di pipu wey sabi hustle well her store dey for di middle of di market and she dey sell fresh tomotoes, pepper and onions. every morning, mama tit go dey shout kon buy your fresh tomatoe, kon buy you fresh pepper so she sabi call customer pass radio. oya my customer kon buy dis tomatoe go e go sweet your soup well well. but for market, wahala no dey finish o small pikin go run pass scatter onions for ground, customers go argue like price like sey dem no sabi wetin tins dey cost. mama titi how much is dis peper? pesin go fi ask one woman like dat na five hundred mama titi talk you go see di pesin go start to dey price goods and mama titi self fi start to dey vex because of sey she dey da shade na she dey pay dues. so market store no just be place for business, na di heart of of niger market. e dey full of life, wahala and small small and small small joy also dey inside da markt store. so now we don see sey for dis picture oyinbo man na don comemarket, as oyinbo man na come market, maybe e won kon try see wetin in fi buy or maybe in dey try give out information to to dimarket pipu we dey for there so na basically wetin dis picture dey talk about be dat. e dey talk about ninja market store. so ehm market store for ninja na di backbone of many local market. dem, dem dey represent di small small scale business wey dey drive di economy. for both rural and also for town dat is for city. di shade or di store, dey provide opportunity for sellers to showcase wetin dem get from fresh food items, to dry goodss we be sey na like cloth everytin. so dis arrangment of di of di store or di shade dey creat chaos e dey creat argument, sellers go line there goods, for di line seller we dey sell similar good dey usually stay close to eachother to mek am easier for customers so dat de go fi compare di prices for example tomatoe seller go dey one section while meat seller go dey anoda dis kind of variety of good or dis kind of and di way pipu dey ineract dey mek di market shade or store system unique dat is good well well. one particular tin we be sey you fit know for market shade or store na culture or bargaining dat is how pipu de kon bargai tins for di society so for dis ninja market di price di first price wey seller go call no be di final price o so buyers go dey always try reduce am buy negociating dat is den go dey price you price you till you kon finally accept. apart from commence like pipu wey dey do all dis big big tins, market shade dey serve as center for social interaction so seller and buyers dey gist about everytin from family issue to politics and even village gossip. e be lik mini community wey dey bring piu together. and e help foster relationship dey bring relationship for more pipu we for other places fit no get chance to meet. so however you see dis market shade now, e no dey without challanges o sellers dey face problem like rising cost of goods oh sometime, di weather self go dey disturb and sometimes takforce self go dey go each of di shade or each of di store na kon go buy tins for di kon go collect ticket moni from dis pipu even if dem neva sell so di important of market shade or di store for ninja no fit dey so broad like dat. dem no just dey provide space for traders mek i just put am dat way, dem dey de no just dey provide only space, den dey also dy contribute to how pipu dey manage dem self how de dey tek ccreat jobs for pipu. you no sey if you kon buy your good for dat particular plce, you go fit you go creat employment for yourself you no sey you go kon dey sell for di market. so na di true representation of hustle creativity, and also how pipu dey tek surive for their daily live na in be dis particular poicture. de represent so as we dey see am so and we also see sey close to dis place na, di e be like pack dey for di front, bicos pipu don see sey de de sit down there de wait for maybe their customer and how de won tek record demself dey talk and how de won tek bargaini prices and also for dis particular picture now, you fit see sey dis man now dey check time maybe in dey wait for in customer, or how e won tek relate with pipu. so basically as i don talk am finish be sey di inja store or di shade mek i just put am shade since na pidgin me i dey use tok, since na pidgin me i dey us tok, e dey so important to emphasize about shade and not stor because store na oyibo man big big english for you to tek understand. so me i dey speak am for pidgin na in mek me i dey use shade, so thank you so much.

o?ke? ma?i? pi?pu? mi? a?i? d??n k??m ba?k e?ge?i? k??n ja?n ju? we?ti?n de? di? skri? na? so? a? wi? si? f?? di?s skri?n na? na? a?ba?u?t ma?re?i?? s??ri?m??ni? f?? f?? na?i?i?ri?a? we?ti?n mi? a? w??n j?? bi? da?t a?n ??so? jo?ru?ba? pi?pu? de? k??la?m gb??du? we? de? w??k f?? afri?ka? so? a?s ju? de? no? wi? de? no? wi? de? no? wi? de? no? so? me?k a?i? k??ntini?u? fr??m w?? a? st??p se? ma?re?? s??ri?m??i? f?? na?i?ja? no? bi? sm?? ti?n a?t??lo? na? bi?g i?v??nt we? de? ???i?n tu? fa?mi?li?s tu?g??da? a?n i? de? fo?n ??f k????? tra?di????n a?n ??so? s?? na?i??a? wi? no? de? ???s du? w??n w??di?n wi? de? du? tu??? i?vu?n tri? f??s wi? go? f?? du? tra?di????na? di??????? m??sk w??di?n a?n ??so? s??mta?i?m wi? go? du? k??t f?? tra?di????na? w??di? na? di? ple?i?s a?s wi? de? si? f?? di?s skri?n na? tra?di????na? w??di?n de? di? skri?n so? na? di? me?i?n w??n ??vri?b??di? de? lu?k f??w??d tu? di? gru?m fa?mi?li? go? ka?ri? pl??nti? a?i?t??m go? di? bra?i?d fa?mi?li? ha?u?s d??n go? ka?ri? ti?n la?i?k ja?m pa?m ??j?? ko?la?n?t dri?nk ra?pa? a?n s??mta?i?m de? go? i?vu?n ba?i? bi? bi? go?u?t?? ka?u? so? di?p??ndi?n ??n di? ta?i?p ??f k??u???? we? d??m g??t so? di? ??u?da?s f?? di? bra?i?d fa?mi?li? go? tra?i? go? lu?k we?ti?n di? gru?m m??nba?s?? di? gru?m fa?mi?li? d??n bri?ng de? go? lu?k a?m w?? w?? bi?f?? d??n go? ti?nk ??f i?vu?n a?s??pti?n i?t so? d??m go? a?s u?na? bri?n we?ti? wi? ra?i?t f?? di? li?st de? de? ??we?i?s bri?n li?s da? w??n de? so? so? i?mp??ta?nt so? na? di? gru?m pi?pu? go? de? n??d la?i?k se? d??n de? ra?i? bi?k??s d??n go? tra?i? tu? i?nta?vi?u? d??m tu? no? wi?? ka?i?n fa?mi?li? di?a? pi?ki?n de? go? i?ntu? so? na?u? f?? di? i?v??nt bra?i?d go? wi??? tra?di????na? a?ta?ja? we? ri?pr??s??nt ha? tra?i?b?? ha? k??u???? i? na? jo?ro?ba? ?i? fi? w?? a??o?ke? i?f na? i?bo? ?i? go? ta?i? ra?pa? a?n wi??? bi?d a?n ??so? i?f na? ha?u?sa? bra?i?d de? dr??s bi?u?ti?fu? ke?na?da?ki? a?ta?ja? a? no? no? we?da? ju? no? da? w??n da? di?a? klo?u?t we? bi? se? i? de? so? ??sp??si?v we? d??n de? ba?i? f?? ma?k??t so? f?? di? gru?m tu? i? no? de? ka?ri? la?s i? go? wi??? a?gba?da? ba?ba?ri?da? i?si?a?gu? da?ti?s i?bo? na?i?n bi? di? i?si? a?gwu? na? di?p??di?n o?n di? tra?i?b di?fr??n tra?i?b g?? di?a? o?u? we? we? bi? se?igbo du? di?s w??di?n?? di?s ma?re?? s??ri?m??ni? na?u? a?n ??so? a?s dil s??ri?m??ni? de? go? ??n ??da?s gol de? gi?v a?dva?i?sde d??m go? pre? f?? di? k??pu? bl??s d??m d??n go? se? ma?re?i?? na? f?? b??ta? f?? w??s d f?? di? bra?i?d sa?i?d d??n go? me?k??? se? ?i? no? gri? kwi?k bi?f?? ?i? k??l??t di? dri?nk we? di? gru?m ka?ri? k??m ?i? go? wa?ka? sm?? de? pri?t??n la?i?k se? ?i? no? sa?bi? di? p??si?n we? de? ma?ri? a?m ??nti? ??u?da?s go? pu??a?m go? mi?t di? gru?m na? pa?t ??f di? fu?n we? de? ha?pu?n f?? di? s??ri?m??ni? bi? da? so? na? w??n di? s??ri?m??ni? ra?i?t d??n fi?ni?? na? da? ta?i?m tu? da?ns a?n ???p pl??nti? pl??nti? o?gbo?ng?? fu?d ju? go? ju? go? i?t la?i?k j??l??f ra?i?s pa?u?d??d ja?m ??gu?si? su?ja? a?n pl??ti? dri?nks go? de? ??vri?wi??? pi?pu? go? spre? m??ni? f?? di? k??pu? a?s d??n de? spre? de? da?ns a?n di? DJ s??f gol ple?i? s??ng we? go? me?k ??vri?b??di? s??f ?e?i?k b??di? ma?re?i?? s??ri?m??ni? f?? na?i??a? no? bi? ???s a?ba?u?? k??pu? o? i? de? ???i?n di?fr??n fa?mi?li?s i? de? ???i?n di?fr??n fa?mi?li?s tu?g??da? a?n ??so? fr??ns a?n i?vu?n k??mi?ni?ti?s na? wi??? k??u???? l??v ?????i?m??nt de? ?a?m bi? da?t o? a?s di? ??u?da?s de? t??k wu? go? t??k ma?re?i?? no? bi? sm?? ti?n o? i? bi? ???i?ni?n na? wa?i? wi? de? s??l??bre?i?ta?m bi?g so? ma?re?i?? s??ri?m??ni? f?? na?i??a? no? ??bi? a?ba?u?t di? bra?i?d a?n gru?m i? go? bi?j??n d??m na? ta?i?m f?? di? ??nta?ja? k??mi?ni?ti? me? de? k??n s??l??bre?i?t ju? d??m a?n ?o? d??m l??v we? d??n so?po?s g??t de? go? bri?n di?a? t??s di?a? b??s klo?u?t k??m a?n de? go? ??so? me?k??? se? d??m no? mi?s di? i?v??nt di? m??n go? ga?da? w??? sa?i?d di? wi?m??n go? de? w??n sa?i?d a?n di? ?u?dr??n go? ska?ta? ??vri?w?? s??m go? de? ??so? da?ns w??n ti?n we? de? ju?ni? f?? na?i??a? ma?re?i?? s??ri?m??ni? na? di? spre?i?ji?n tra?di????n di? g??s go? spre? m??ni? f?? di? k??pu? wa?i? d??m go? da?ns di?s m??ni? no? bi? ???s f?? ?????i?m??nt na? ??so? f?? di? k??pu? tu? sta?t ni?u? la?i?f wi?ta?m a?n na? ??so? na? bl??si?n di? k??pu? tu? go? ?o? a?pri?si?e????n de? go? k??n da?ns a?n ??so? de? go? tro?u? gi?ft gi?v pi?pu? we? k??m di? ma?re?i?? i?da? d??m go? gi?va?m a?n fa?n r??ba? ??ni?ti?n we? de? w??n gi?v de? go? gi?v pi?pu? so? di? fu?d f?? na?i??a? s??ri?m??ni? fu?d fu? ??vri?wi??? na? f?? ma?re?i?? s??ri?m??ni? f?? na?i??a? te?k fu?l?? k??l??s a?n ??so? s??li?bre?i????n i? no? bi? j??s? ju?ni???n ??f tu? pi?pu? na? e? ju?ni???n ??f tu? fa?mi?li?s k??mi?ni?ti? a?s a? bi? do?n t??ka?m bi?f?? na? ta?i?m tu? ??n???i? da?ns a?n mo?st i?mp??ta?ntli? ju? go? ga?s ta?n g??d f?? bri?ngi?n di?s tu? pi?pu? tu?g??da? ma?re?i?? s??ri?m??ni? f?? na?i??a? na? tru? ri?pre?s??te?i????n ??f a?u? wi? va?li?u? ri?le????n?i?p a?n tra?di????? a?n ??so? i? de? ??we?i?s li?v gu?d m??mo?ri? f?? ??ni? w??n we? k??n di? s??ri?m??ni? so? na? be?si?ka?li? we?ti?n a? w??n t??k a?ba?u?t bi? di?s a?s wi? si? f?? di?s pi?k??? me?k a? k??m ba?k e?ge?i?n so? a?s wi? si? f?? di?s pi???? wi? si? se? di? bra?i?d de? a?pi? wi? ??so? si? we? da? na? di? gru?m bi? di?s?? na? di? gru?m fa?da? wi? n??va? no? o? i? de? ha?nda?m o?va? tu? me?bi? di? gru?m?? di? gru?m fa?mi?li? so? i?m na? d??n t?? d??m se? me?k d??m te?k v??ri? gu?d k?? ??f i?n d??ta? i?n no? w??n j?? se? ??ni?ti?n we? go? bri?ng ka?ta?ka?ta? f?? i?sa?i? di? ma?re?i?? so? na? wa?i? ??vri?b??di? de? ha?pi? na? ???j??s mo?m??nt bi? da?t i?f pe?r??t de? si? a?s di?a pi?ki?n de? ma?ri? so? na? gu?d se?le?bre????n bi? da?t ok my pipu me i don come agin to come yan you wetin dey d screen na for dis screen na na about marriage ceremony for for nigeria so na wetin me i won hear be dat and also yoruba pipu dey call am gbedu we dey rock for africa so as we dey know we dey know we dey know so mek i continue fro where i stop be sey marriage ceremony for niger no be small tin oh na big event we dey join two families together and e dey full of culture tradition, and aso for ninja, we no dey just do one wedding, we dey do two or even three fes we go fes do traditional, di churc or mosque wedding sometime, we go do court, for traditional wedding, na di place as you dey see for dis picture so na traditional wedding ey dis picture so so na di main won wey everybody dey look foraward too di groom family go carry plenty item go di bride house, dem go carry tins like yam, palmoil, colanut drink, wrapper, and sometime de go even buy big big goat or cow depending on di tye of cuture we dem get so di elders for di brid family go try go look wetin di groom members or di groom family don bring. de go look am well well before de go even think of accepting it de o so important so na di groom pipu go dey nod like sey den dey rigt beause den go try to interview dem to try to know which kind family their pikin na dey go into so na for di event, bride go wear traditional attire we go represent her culture if na yoruba, she fit wear asoke, if na igbo, se go tire wrapper and wear bid and also if na hausa bride, dey dress in beautiful kenadaki attire a no know weda you know da won da their normal cloth we be sey e dey so expensive we de de buy for market so for di groom too, e no dey carry las oh e go wear agbada, babriga or isiagwu dat na in be dis isiagwu depending on di tribe, different tribe get their own wey we be sey de tek do dis wedding or dis marriegae ceremony and also as di wedding dey go on, elders go dey give advice dem go pray for di couple dem go bless dem dem go sey marriage na for better for wore oh for di bride side, dem go mek sure sey she no gree quick before she colect di drink we di groom carry come she go waka small dey pretnd like sey se no sabi di pesi we dey marry her until others go pus am go meet di pesi wey she dey marry di groom na part of di fun we dey happen for d ceremony be dat so now wen di ceremony rite don finis na dat time to chop and dance and chop plenty plenty ogbonge food eat like jellof rice, pounded yam, egusi, suya and plenti drink go dey everywhere pipu go spray money for di couple as den dey dance and di DJ self go play hit song we go mek everybody shake bodi marriage ceremony for ninja no be just about couple o e dey join different families e dey join different familie together and also, friends and even communities na where culture, love enjoyment dey join be dat oh as di elders dey talk wi go talk marriage no be small tin oh, e be joining na why we dey celebrate am big so marriage celemony for ninja no just dey about di bride and groom e go beyond dem na time for di entire community to come together mek de kon celebrate dem and show dem love we dem spppose get den go bring their friends their best cloth come and de go also mek sure sey dem no miss di event di men go gather wan side, di women go dey won side and di children go scatter everywhere some go dey also dance one tin we dey unique for ninja marruage ceremoni na di spraying tradition. di girls go spray money for di couple while dem go dance dis money no be just for enjoyment na also for di couple to start new life with am and na also na blessing di couple too go show appreciation de go kon dance and also de go throw gift give pipu we come di marrage either de go give am hamnd fan de go give rubber anything we de won give pipu so di food for ninja ceremony na serious mata you go find plenty food everywhere na for marriage ceremony for ninja full of colors and celebration e no be just a union of two pipu na union of two family communities na time to enjoy dance and most importantly, you go gas thank God for bringing dis two pipu together. marriage ceremony for ninja na true represetation of how we value relationship and tradition and also e dey always leave good memory for everybody wey come di cremony so na basically wetin i wo talk about as we see for dis picture mek i co e back to di picture ones again so as we see for dis picture, we see sey di bride dey happy weda na di groom be dis abi na di groom fada we neva know so e dey hanmd am over to meybe di groom or di groom family so him na don tell dem sey mek dem tek very very good care of him daughter because e no won hear anything wey go bring katakata for inside di marriage so na why everybody dey happy na joyous moment be dat if parent dey see as teir children dey marry na good celebration be dat.

o?ke? so? ma?i? pi?pu? na?u? a? d??n k??m ba?k na?u? tu? k??m t??k a?ba?u?t we?ti?n wi? de? si? f?? pi?k??? na?u? so? we?ti?n wi? de? si? na?u? f?? di? pi?k??? na?u? na? ma?re?i?? gro?ti?n di?s w??n de? mo?sli? ha?pu?n a?m??n di? yo?ru?ba? pi?pu? we? de?n go? la?i? da?u?n f?? gra?nd de? we?i?t i?da? di? gru?m pe?r??nt?? ??ni? ??u?da? we? de? si? f?? di? s??ri?m??i? so? na? di? ko?ko? we? mi? a? w??n t??k a?ba?u?t so? f?? na?i??a? ma?re?i?? gri?ti?n no? bi? sm?? ma?ta? o? i? no? bi? ???s s??mti?n we? pi?pu? go? ???s t??ka?m ??ni?ha?u? i? de? ka?ri? bi?g mi?ni?n ma?re?i?? gri?ti?n f?? na?i??a? na? w??n we? wi? te?k ?o?u? r??sp??t s??l??bre?i?t a?n gi?v bl??si?n tu? di? k??pu? we? d??n ???i?n ha?n f?? la?i?n w??da? na? f?? tra?di????n?? f?????? w??di?n di? gri?ti?n de? vvi? v??ri? i?mp??a?nt a?n i? g??t di?fr??n we? we? pi?pu? de? du?a?m di?p??di?n ??n di? k????? la?i?k a? d??n t??ka?m bi?f?? a? gi? ??za?mpu? ju?si?n di? jo?ru?ba? k??u???? so? di? f??sta?i?m ju? go? je? pi?pu? gri?t f?? ma?re?i?? na? du?ri?n di? tra?di????na? w??di?n f?? na?i??a? di? h??u?da? go? gi?v di? k??pu? di?a? bl??si?n a?n pre?ja? di? ??u?da? go? sta?t wi?t w??s la?i?k me? g??d bl??s ju? j?? ju?ni???n?? me? j?? ma?r?i?? bi? fu?l wi?t ????i? a?n pro?sp??ri?ti? a?s a?sa? d??n si?ka?m na? f?? bi?g bi?g o?ji?bo? i?ngli?? na? a? ???s t??n bi?ga? b?? di? we? d??n go? gri?t i? de? vvi? di?fr??nt fr??m tra?i?b tu? tra?i?b f?? jo?ro?ba? ju? go? j?? d??m se? ??ku?? a??a?je? wi?? mi?ns k??ngra?tu?le????n f?? i?bo? d??n go? gri?t di? k??pu? u?do? mi?ni?n a?i? i?mpa?ta?i?z wi?t ju? i?n e? ple?i?fu? we? a?n d??n fo?lo?u? wi?? d??m w??u? f?? di? ma?re?i?? a?n ??so? di? k??pu? na?u? go? k??n ??s?e?i?? va?u? de? go? ni?da?u?n k??n de? gri?d di?a? pe?r??nt?? di? g??s we? k??m so? di? gri?ti?n no? st??p di? k??mi?ni?ti? de? i?v??v a?n di? g?? tu? di? gru?m fa?mi?li? a?n di? bra?i?d fa?mi?li? a?n fr??ns tu? we? ??so? k??m tu? bl??s di? k??pu? wi?t pre?ja? f?? b??t? b??ta? h??u?t da?t i?s gu?d h??u?t a?n ??so? me?k ?ni?ti?n fl??ri?? f?? d??m a?n ??so? a?fta? di? k??pu? d??n se??? di? di?a? va?u? ju? no? a?u? de? te?k t??ka?m so? d??n go? de? wi?t di? h??sba?n a?n ?so? di? h??sba?n go? de? wi?t di? wa?i?f f?? b??ta? f?? w??s a?ta? de? d??n t??k a? di?s ti?n na? pre?ja?s go? k??n fo?lo? a?m na? we? ??f wi??i?n d??m gu?d f??tu?n di? b??s i?n di?a? ma?re?i?? so? na?u? di? i?mp??ta?nt ti?n a?ba?u?? ma?re?i?? gri?ti?n f?? na?i??a? no? bi? o?nli? di? w??ds we? pi?pu? go? se? b?? di? spi?ri?t bi?ha?i?nd di? gri?ti?n i? de? ?o? di? ju?ni?ti? ??f di? tu? fa?mi?li?s a?? di? s??p??t ??f di? pi?pu? a?ra?u?nd di? k??pu? i? de? ri?pr??s??nt ho?p f?? di? fu???? a?n ??so? di?sa?ja? we? d??n go? ge?t f?? ha?pi?n??s f?? di? ha?u?s a?n ??so? l??v go? fi? fo?lo? d??m tru? a?u?t di?a? ma?re?i?? a?n??da? i?mp??ta?nt ??f ma?re?i?? gri?ti?n we? de? f?? na?i??a? na? di? f??n a?n ??sa?i?tm??nt we? de? fo?lo? a?m du?ri?n di?s se?l??bre????n pi?pu? no? go? go? ba?k di? gri?ti?n go? de? ???li? ???li? f?? di?a? b??di? s??m go? de? da?ns a?n ??so? di? k??pu? go? de? ri?si?v fr??ns fa?mi?li?s a?n ??so? d??n go? de? t??k tu?g??da? a?n f?? so? da? d??n go? no? ha?u? di?a? ni?u? ka?ra?kta??? ha?u? di?a? ni?u? la?i?f go? te?k bi? o?k so? a?n ??so? a?n??da? i?mp??ta?nt pa?t s??ri? a?n??da? i?mp??ta?nt pa?t ??f ma?re?i?? gri?ti?n f?? na?i??a? n?? j??s tra?di????na? i? bi? we? ??f la?i?f ??f ?o?ji?n se? wi? de? s??l??bre?i?t l??v a?n ju?ni?ti? ??f tu? pi?pu? i? no? ???s si?gni?fa?i? r??sp??t f?? di? k??pu? i? ??so? ?o?u? di? str??nt a?n i?mp??ta?ns ??f k??mi?ni?ti? ??f a?wa? k??u???? so? a? d??n k??m??t na?u? di? f??s w??n we? mi? a? f??s ja?m bi? se? na? di? pi?pu? we? k??m di? s??ri?m??ni? di? pi?pu? we? k??m di? s??ri?m??ni? na?u? na? d??m go? k??n de? gri?t di? k??pu? da? na? di? ma?re?i?? gri?ti?n f?? di? k??pu? sa?i?d so? na? f?? na?i??a? di? gru?m gri?ti?n na? di? i?mp??ta?nt pa?t?? ma?re?i?? i? de? ?o?u? di? gru?m r??sp??t f?? di? bra?i?d fa?mi?li? a?n f?? di? pi?pu? we? k??m wi?tn??s di? bi?g de? so? di? ho?m gri?ti?n no? bi? sm?? ma?ta? i? go? ??so? ha?pu?n f?? me?bi? di? bi?gi?ni?n ??f di? w??di?n?? di? ma?re?i?? ??ni?ti?n we? ju? w??n k??la?m a?n s?mta?i?ms tru?a?u?t di? i?v??nt we?ti?n me?k di? gru?m gri?ti?n ju?ni?k se? i? de? ?o?u? r??sp??t i? de? ?o?u? se? i?n g?? r??sp??t i? go? ?o?u? l??v we? di? gru?go? ?o?u? f?? di? ni?u? wa?i?f a?n di?a? fa?mi?li? f?? tra?i????na? w??di?n di? gru?m gri?ti?n no? ???s de? a?ba?u? hi?m sata?ndi?n a?n sma?i?i?n i? go? i?nv??u? i?m li?li?n da?u?n?? ba?wi?n tu? ?o?u? r??sp??t tu? bra?i?ds fa?mi?li? di?s ka?i? ???s??? na? di?s ka?i?n we? we? i?n de? du? hi?n go? ???s se? o?u? a? a?m je? tu? te?k ki??? ??f j?? d??ta? o? a? ja?m j?? tu? ???i?n j?? fa?mi?ili? no? ma?i?n ma? bi? bi?g o?ji?bo? o? s?? di? pi?pu? na?u? f?? da? sa?i?d so? f?? jo?ro?ba? w??di?n f?? ??za?mpu? di? gru?m go? li?da?u?n f??s tu? a?s p??mi????n tu? ma?ri? bra?i?ds fa?mi?li??? e?u?da? go? bl??s di? ju?ni???n a?n ??so? i?n go? k??n la?i? da?u?n f?? gra?n k??n p??stre?i?t f?? gra?n k??n de? ?o? se? na? hi?n ge?t ju?mi?li?ti? a?n ??so? i?n de? r??di? tu? te?k r??sp??nsi?bi?liti? w??ns di?s s??ri?m??ni? d??n pro?gr??s a?n di? gru?m d?m ma?ri? di? bra?i?d hi?m go? bri?ng pi?pu? we? k??m s??l??bre?i?t wi?t a?m di? gru?m gri?ti?n f?? di?s ple?i?s na? we? ??f ?o?wi?n a?pri??e????nn tu? di? ??u?da?s a?n fr??ns we? k??m s??p??ta?m i? de? k??m??n f?? di? gru?m tu? gri?t di? f?mi?li? a?n fr??ns wi?t w??ds la?i?k t??kju? f?? k??mi?n tu? s??l??bre?i?t mi? a?n da?w??n tu? na? o?ji?bo? i?ngli?? a?i? ???s spi?k no? ma?i? mi? ??l hi?m go? t?? d??m se? i?n a?pri??e?t a?s de?n k??n s??p??ta?m di? gri?ti?n de? ??fti?n fo?lo?u? wi?t da?ns di? tu? sta? go? ???s re?i?s k??m me?k d??n ?o?u? se? de? d??n k??m s??l??bre?i?t w??w?? wi?t di? gru?m a?n??da? pa?t ??f di? gru?m gri?ti?n na? w??n di? gru?m mi?t di? bra?i?d f?? di? f??s ta?i?m f?? di? s??ri?m??ni? i? no? ma?ta? i?f na? tra?di????na??? ???u?? di? gru?m go? ??we?i?s gri?t i?n bra?i?d wi?t a?f?n a?n l??v hi?n go? se? ti?n la?i a?i? l??v ju? da? w??n tu? na? ??so? di? gri?ti?n we? de? si?gni?fa?i? se? di? h??sba?n a?n wa?i?f de? a?t pi?s so? be?si?ka?li? na?u? pl??nti? pl??nti? ti?n a?ba?u?t di? pi?k??? na?u? we? ju? se? gri?ti?n de? so? i?mp??ta?nt i? no? ???s bi? a?ba?u?t ma?re?i?? s??ri?m??ni??? ri?ga?ds tu? g?? da? ka?i?n a?i?di?u? la?i?f wi? ga?t tu? ju?s da? ka?i?n la?i?f na? gru?m a?wa? s??f so? da? i?nke?i?s wi? go? ti?? a?wa? ?i?dr??n se? i?f wi? se? ??u?da?s f?? a?u?sa?i?d di? f??s ti?n we? ju? go? du? na? tu? gri?t di? ??u?da? we?n ju? no? se? di? ??u?da? si?ni?? ju? w?? w?? na? tu? gri?ta?m ?o?u? a?m r??sp??t tu?mo?ro? ??da? pi?ki?n na? go? ??so? ?o?u? ju? r??sp??t w??ns ju? d??n gro?u? a?n ??u?so? a?n??da? ti?n e?ba?u?t?? di?s ma?re?i?? gri?ti?n f?? di? ??k??n??mi? bi? se? i? de? ?o?u? l??v i? no? ???s mi?n f?? o?nli? di? fa?mi?li? no? i? de? ?o?u? l??v f?? di? k??mi?ni?ti? ok so my pipu now i don come back now to kon talk about wetin we ey see for pic tur now so wetin we dey see no for di picture now na marriage greeting. dis won dey mostly happen among di yoruba pipu we di groom go ie down for groom dey wait either di groom parent or any elder, we dey see for di ceremony. so na di kok na we me i won talk about be dat. so for ninja, marriage greeting no be small oh e no be just something we pipu go just talk am anyhow e dey carry big meaning, marriage greeting for ninja na won wey we tek show repect celebrate and also give blessing to di couple we don join hand for life. weda na for church wedding, di greeting dey very very important. and e get different way we pipu dey do am depending on di tribe or culture like i do talk am before we a give example using di yorub culture so di first time you go hear pipu going for marriage na during di traditional wedding. for ninja, di elders go give di couple their blessing and prayers. di elder go start with words like may God bless you your union or may your marriage be filled with joy an prosperity as a don speak am now for big big oyinbo english na wetin me i just talk be dat but di way dem go greet, e dey very different from tribe to tribe for yoruba, you go hear den go sey eku ojo ajaye which means maybe congratulations igbo you go hear undo meaning i sympathize with you in a payful way and den follow wish dem well for di marriage. and also di couple now go kon exchange vow kon dey greet thir parents or di guest we come di ceremony. so di greeting no stop. di comomunity dey involved and di guest too di groom family and di bride's family and friends too we come to bless di couple with prayer for beta beta health dat is good health. and also mek everyting florish for dem and also mek den get childrnsometimes after di couple don sey all dis their vow you kow how den dey tek talk am na sey den go dey with th eir husband and di husband go dey with the wife for beta for worse so dat wetin after de don talk all dis tin na prayer go kon follow am na way of wishing dem good ortune and also di best in their marriage so now di important tin about mariage greeting for ninja, no be only di words we pipu go sey but di spirit behind di greeting. e dey show di unity of di two families and di support of di pipu around di couple. e dey represent hope for di future and also desire we dey go get for their hapiness for di new house and also love go follow dem for their marriage anoda importand aspect of marriage greeting we dey for ninja na di fun and excitement we dey accompany am na during dis celebration, pipu no go go back, di greeting go dey joli joli for their bodi some go dey dance and also di couple go dey recieve friemnds, family and also den go dey talk togther and for so dat de mey know how their new character or how their new life go tek be. ok so an also anoda important part sorryanoda important part of marriage greeting for ninja na not just about but na di wey of showing sey we dey celebrate love and union between two pipu i no just signify respect for di couple but e dey show di strength and important of community in our culture so a don commot na di first won we me a fes yan na di pipu wey come di ceremoni di pipu wey come di ceremony na dem go kon dey greet di couple di marriage greeting for di couple side so now for ninja di groom greeting na di important part of marriage e dey show di groom respect foir di bride family and for di pipu wey come withness di big day. so di home greeting no be small mata. e go also happen for maybe at for begining of di wedding or di marriage anytin wey you won call am an sometimes throughout di even, wetin mek di groom greeting unique na respect e dey show sey e get respect wel wel and e go show love and e also e go show excitement we di groom go show for di new wif and her family. for traditinal wedding, d groom greeting no jus dey about him standing and smiling. e go if you won him kneeling downor bowing to show respect to di bride family, di dis kind guesture na dis kind wey wey hin dey do, e go just sey o i am here to tek care of your daughter oh i a here to join your family. no mind my big big oyinbo english so na wetin di groom na go fi sell di pipu na for dat side. so na for yoruba wedding na for dat side for example di groom go knee down first to ask for permission to marry di bride and he bride's family and elders go bless di union. amd also e go kon lie down for ground postrate for ground kon dy how sey na hin get humility an also e dey ready to tek responsibility once dis ceremony don progres and di groom don marry di bride, gim go bring pipu wey come celebrate with am di groom greeting for this stage na way of showing appreciation to di elders and friends wey come support am e dey common for di groom to greet di family and friends with wortds like thank you for coming to celebrate me, and da won too na oyibo english i jusst speak no mind me. hin go tell dem sey e appreciate as den kon support amdi greeting de of ten follow with dance. di two start dey go just raise cup mek den show sey de don come celebrate well well with di groom anoda part of di groom greeting na wen di groom meet di bride for di first for di ceremony e no mata if na traditional or church, di groom go always greet hin bride with affection and love, hin go say things like ilove you da won too na also di greeting we dey signify sey di husband and wife dey at peace. so basically now as i don tak finish plenty tins about di picture na wey you see greetings dey so important e no just be about marriage cermony or no e no just be about marriage ceremoni we gats to get dat kind ideal life we gat to use dat kin lie na kon groom ourself so dat incase we go teach our children if you see elders for outside, di fes wey you go do na to greet di elder wenyou know sey di elder senior you well well show am respect so dat tomorrow anoda pikin na go also show you respect once you don grow. and also anoda tin about dis marriage greting for di economy be sey e dey show love e no just mean sey na only for marriage no e dey show love for among di community.

okay so my people now I don come back again now and dis time around wetin me I want talk about na, cowries. dat is money cowries cowries, wey dey for naija most especially so money cowry na one of di most important traditional cowries wey we use for niaja before we begin dey use paper money and also we come dey use coin okay after di cowry na coin come come, den from coins now we come dey use paper. paper e just no get value for Nigeria alone, but for many African countries as e been dey represent wealth, e dey represent power and even till now e dey even spiritual e get spiritual meaning. e be symbols of di old ways wey our ancestors take dey do business and also dey measure di value of life. cowry na small white shell make I sey na shell fish shape, wey dey get like seed for di middle. wey you go fit find for area wey dey like Africa, indian ocean and some part wey dey for pacific ocean. dem dey shine and have and get smooth surface. which e dey make dem look attractive so now people dey even use am for their hair. so back in di day peope for Nigeria been dey use money cowry for trade. dat is trade by batter dem dey use buy goods, sell, any thing wey them want do. dem dem nor get di paper money and coin wey we get now ,but cowry na di most trusted and respected money e dey intresing to know sey cowry enter naija [2] historically, dem nor originate am from Nigeria dem dem first come with di region through trade. dat is na all dis Portuguese people, Arab, all dis people na dem been dey use am dem come bring am come Naija. so di demand for cowries come increase, as them come increase now by dat time, na all dis british colonial masters na dem start to dey get cowries as dem dey sell slaves for naija. so cowry come become a wildly accepted [urn] means of wey people fit use to buy and sell. so na wetin di cowry come mean be dat and also, for di igbo people, cowry dey so so important for marriage. if man want marry woman now, e must pay di bride price and part of di payment sef go be cowry dis cowry money. di di amount of cowries wey di man go bring be sign sey na di repsect wey me a get for dis person be dis. and also I value di place or di bride wey and her family so for some tribe like Yoruba and hausa cowry also dey use dem dey also use am for rituals and sacrifice to gods or maybe to appease their ancestor for blessing and also other other fetish fetish things when dem dey do e nor only get value for social transaction oh but cowry also get cultural meaning so for example during different festivals or different party when dem dey do as of den especially those one wey be sey e dey connected to harvest of spirits spirit wey dey help dem get plenty plenty crops as of den so cowry dey serve as offerings wey dem dey use give di gods. so di belief dey behind dis cowry now e be sey, cowry for na di right wey dem dey use to attract good fortune, if you get cowry carry am go give maybe di gods of harvest or any thing wey dem want give. den e go attract fortune for dem, e go attract protection and also e go attract good good things. so also dem believe sey, cowry hold di power of transformation; dat is e dey change dem e dey help dem to connect to di spirit world to di physical world, dat is dis world now wey we dey. as time dey go now di introduction dem come later to introduce all dis new new money new new money which is di paper, coin, all dis thing so cowry come begin dey loose im value. but e nor completely vanish oh, even till date some remote area for Nigeria still dey use cowry for all dis small small transaction or sign of respect during traditional ceremonies. if cowry still dey popular for Nigeria today but not as cowry e sorry cowry still dey very popular today for Nigeria but e nor be as money or currency wey we dey use buy and sell. dem dey use more for decoration, I been don talk am before you fit use am for your decoration use am for you hair or maybe cultural stuff. so many Nigerian go see cowry inside their necklace you go see am for inside their bracelet dat is di bangles wey dem dey wear. [2] some dey even use do ear ring and even waist beed, for some people, wearing cowry na symbol of connection to where dem come from. for others, na just showcasing their identity dat where dem also come from. especially for those wey dey proud of their root and also their tradition. na important thing to note sey cowry also play di big big role for preserving our culture. [urn] and also our tradition e show sey no matter how much we move, we still dey remember and respect where we come from. some of our traditional ceremony especillay wedding and festival, still dey involve cowry as an offering or as part of their rituals. in some place wey dey for Nigeria, Naija now when people want to show hospitality or people wan appreciate person for wetin person do for dem dem fit use cowry settle buy am small gift. for example, if person give you something wey dey so valuable you fit offer am cowry. and also dis e go be sign of respect. e still hold place for many people heart, many many Nigerians especially for di older generation when nor want forget di past. money money cowry sorry e no e fit seems acient oh, e fit seem like sey na old fashion currency e go continue to represent more dan dat trade when dem dey do before. e represent our culture, e represent our heritage and also e dey link us between di past to di past and also di present, na wetin dis cowry now dey represent so. for Nigeria especially for those wey still practice di old ways cowry be more dan money e be symbol of respect, wealth, cultural and spiritual power and as I been don talk all dis thing before. so? wa?i? ka?u?ri? e don’t hold any significance for buying and selling any more, di respect for dem still remain intact we nor dey touch dat one. you go see many people still dey use am even if you dey waka for road. so many communities still remember di importance of dis cowry shell and its and also di value of di dis thing for their live. e teach e teach us sey e no matter how things things dey change, we must always hold on to things wey dey join us together to our cultural root and also so our cultural history. dat is where we come from, cowry in all di ways wey e dey celebrate wey we dey use dey celebrate am today remind us of how far we don come and di riches of our heritage. dat is where we don comot from so na wetin dis cowry dis money cowry dey mean be dat, especially den it was dem be dey use am det time mostly for selling of slaves, if dem collect am dem go get plenty money and also many women been dey put dis cowry for inside their wrapper them go tie am very well if them tie am, dem go go hide am somewhere, its its was e been dey so so Important, e been dey so so nice, wey people been dey use cowry and now most especially we dey use am for our dredlocks. we dey use am for our bangles and once person put am inside bangles e dey so os expensive di bangles you go dey hear money. dem go dey sell am expensive expensive money. likewise our waist beed everything wey we want do if cowry dey inside maybe maybe something dey disturb person now and dat is spiritual way oh, if di thing dey disturb di person dem go gat ask am make im go find cowry come and once e find di cowry come, if them do di incantation everything wey dem want do now di cowry go fit still help am, so na im be sey we nor really forget dis cowry because we dey always use am for our daily lives.

okay so now my people I want to about di picture now for screen. e represent di difrent different denomination or different different money wey we get for di country. like five naira, ten naira, twenty naira, fifty, hundred, two hundred, depending on how dem take break am so na wetin me I want talk how dat is di breakage of di money. how di money take dey go maybe na small money, big money any, amount wey get so na wetin I want talk about now money na one of di most important thing for life. for Nigeria money na everything, people work for am, spend am, save am and sometime dey even borrow am. na di things wey help us buy food, clothes and pay our school fees and all di other thing wey make life better or harder. so di way we dey use money for Naija nor matter di time or place oh, e always dey interesting. we go take we go just we go take look at how money dey work for Naija and di different way wey money dey dey, dat is di different amount of money. make I call am like oyibo people di different denomination wey dey circulation, wey dey go around. so di main [2] currency wey we use for Naija na naira. naira na di official money for di country and everything wey relate to money go always be connected to naira. wether you dey buy something from di market or you dey pay for transport na naira go dey involve naira. na di currency when government officially approve and no matter wetin e still dey hold di country together when we come to financial transaction. dat is when we wan buy and when we wan sell we still dey talk about money every day so for di small smaller denomination, Naija people dey use five naira, ten naira, twenty and also fifty naira notes for, dis ones, na di first thing wey we go carry when we small or when we go market. for market bus or even for small small shops. you fit see people make change with five naira or ten naira notes. dem nor too big oh, but e dey very useful for small transaction. if you wan buy suya, small snacks or even for small taxy fare, you go always use dis type of money dat is five naira, ten naira, fifty naira, hundred, one thousand, depending on wetin you wan buy and also di quantity of wetin you wan buy. so one interesting thing about di small small money now be sey, dem nor dey last for long di people wey dey use am too much you fit see di note tear or fade because dem dey circulate di note well well. for example five naira note now don dey rare to see now. because e too old and many people sef don even forget sey we even get five naira note, even ten naira and also twenty naira note dey fade faster dan di higher notes. because people dey use am for quick transaction wey nor get too much value. and also since things don dey so so expensive for since things don dey so so expensive for our economy today, you nor go see any thing buy for five naira any more or ten naira. except maybe you wan add for your change give person. wen you talk about hundred naira and two hundred naira note, e get little a little bit more value and meaning. so people go use dis note for buying of bigger things like food or clothe for example, if you want buy one or two clothes, or if you dey go middle class area you fit use hundred naira or two hundred to buy rice beans or even local meal like pounded yam and egusi dat is for inside villages oh, so when people use hundred and two hundred naira you go see dem dey manage more dan fifty naira or ten naira dis note nor dey too big but dem still dey handle am. people go prefer two hundred even when e come to paying for services like haircut. even though haircut na don dey e so so expensive because of fuel prices for our economy or even transport fare for far distance no now no even be far distance. for small small distance. because fuel also don dey expensive so now when we dey talk about maybe bigger money or denominations of di money we fit we fit no skip five hundred and one thousand naira note dis ones na di big boys or of money for Naija. if you want buy serious things like house rent, school fess or even buy big items, you go need all dis den higher denominations five hundred and one thousand note. na wetin go show sey you get more buying power and e e dey more common for people to use am when dem go big market or pay for large services. for Naija five hundred and one thousand naira note dey very popular because dey hold big big value if you go super market or big chopping place market like dat you go notice sey people go need to use all dis big big note for transaction. you fit see people come out with one thousand naira to pay for just one item, just because things don became so so expensive and for areas like Lagos, Abuja and port Harcourt, five hundred naira and one thousand naira note don almost become normal currency even for day to day transaction. however, di challenge with all dis big big money na sey sometime dem dey hard to change. if you go buy small thing with one thousand naira or five hundred sometime di seller nor go get enough change for you and e go cause wahala. so now once the seller nor come get the change give you now e go cause serious serious wahala, for di economy now one thing be dat. inflation also dey affect di higher note oHh, one time dem fit be common for big businesses. and also with di rise of technology now naira don begin use digital money as well digital money nor be physical like di naira note wey we get but e dey very powerful people fit use mobile money app to send money make paymeny and also recieve di? money through their phone, digital way of handling dis money dey grow especially among di young generation. its e dey very fast easy and sometime safer but e still depend on technology. another digital currency wey Nigerian don start using to dey use now na e-naira, di e-naira na electronic form of di naira and its e been dey launched by C.B.N dat is di big big bank for Naija. since and and also to make transaction easier, e dey function like all dis digital wallet when people fit store money and send am across di country. although e-naira never reach everywhere yet e don start to dey gain ground and e be step towards mordernization dat is how our economy don dey. so di use of money for Naija no come with it chanlenges oh, first; okay no come without chanllenges oh, first; di issue of counterfit note e dey so so rampant especially for higher money like one thousand naira and five hundred. people fit print fake money and if you nor [2] dey careful you go collect fake money you nor go know. government and all dis big big banks dey try fight dis problem but na ongoing battle wey dey happen for every day of our life. another challenge wey people face for dis dis money issue na change. small change like five naira, ten naira, twenty naira and even fifty dey very hard to come find. some time if you pay anything with big money to come get change sef na another wahala. money in Naija, no matter how di denomination dey help us stay connected and manage our economy. as di digital currency dey grow, you go see more changes in how people dey handle money for di future. but for now, no matter wetin now no matter wetin sorry Naija go continue dey push forward using all dis small small money all di wey when dem take divide di money dat is di denomination of naira to survive and also to strive in their businesses. so basically, di screen now dey talk about di Naija money how we fit manage am how we fit use am for our society. dey so how we go dey so careful so we go know fake money and original money even though even though e no dey so hard like dat. so na wetin me I wan talk about base on dis matter now.

ok my pipo i wan tok about the image na wey we dey see for the screen and dis one na about morning alarm so na wetin i wan tok about be dat morning alarm for naija na one of the most important signal sey we fi get when we, when he go come to when morning go come every morning, he dey wake us up, either, gently or harshly depending on how you tek set am he go tell you sey, oya, oga o, time don reach to start your day o, from the hustle of waking up early, to the struggle to get up and do something productive. morning alarm fit determine, how we go tek start the rest of awa day for naija, alarm no be just, eni. someting wey dey make sound he be signal, he dey call to duty, and sometime he dey remind us of awa, responsibility wetin wif gat do everyday na wetin dis alarm dey represent be dat, and as soon as the alarm ring everyting around us go change, and we start awa journey into a new day, dat is, we go start to dey know say day don break o,we go, we gat do another thing wether you dey wake up for work, school, or just to run, errands or just too ru run errand, dat morning alarm no dey leave no dey leave us o na the first call of action wey everybody dey respond to one way or the other, maybeif you be heavy, pesin wey dey sleep heavy, heavy you gat set alarm but if you be pesin wey dey sleep light, you wey be sey you fit wake up by yourself, you fi no set the alarm o if you no like the sound. so, morning alarm no be small mata for naija o, for many of us he go start with the sound of the phone alarm the radio, or sometimes the traditional kukuruku, dat is, how fowl dey tek mek dat sound outside awa houses wey start wey wen dem go start to dey crow he dey remind us sey new day don begin and wether we ready or not we need to rise and shine the way we respond to morning alarm, fit set the tune of the entire day some pipu fit choose to off the alarm, or press press am immediately so dem fi continue to sleep. but for naija if you off the alarm too much you fi miss someting important o, like the hustle no dey wait for anybody, and time dey fly the earlier you wake up the begin, the beta for you. if you wake up late you mai, you fi miss the bus wey you wan go enter o and the earliest appointment wey you fix fix you fi miss am if you dey go market, work or, even school, he mean sey you go struggle to catch up, and for naija, struggling no be someting wey we dey enjoy, because we know how the traffic dey dey, especially lagos, abuja, anywhere wey you dey, you know how awa traffic dey dere. so you gat set your alarm wake up so you go fi dey catch up the the daily activities wey you wan do. so the power of morning alarm for naija na the fact sey, he force us to get moving, dat is, to do someting fast fast many nigeria pipu work long hour and dey get plenty work wen dem dey do. if you no wake up early, he mean sey you go dey behind for the whole day. so, for the moment the alarm ring if eni for from the moment alarm ring and the clock no dey stop to dey sh turn sometimes alarm itself no dey soft he go dey shout like sey, he wan chase you comot for your house, mek he go kon dey mek you feel, like sey you don late already so for some pipu, morning alarm fi be one of the few tings wey dem actually get up wey dey even mek dem, actually get up on time. for example in a place like lagos, which i don tok before, where traffick dey so so crazy, pipo go use alarm dem day, deir day he dey give dem sense of urgency, dat is, you go do someting fast fast fast fast probably he go also help dem mek sure sey dem no miss anyting even if he mean rushing to catch dat danfo bus na the wake up call for many nigerian pipu be dat no be everybody go wake up early immediately alarm ring go. for naija, some pipu go still dey inside the bedroom struggling dem go dey struggle to drag deir feet to come out of dat bed and also if you live for house wey no get steady power supply, dat is, no get light the struggle fi even become so so much because, sometimes your alarm go ring but electricity don cut or you no go set eni light to help you prepare you go still dey try figure out wetin you go do next, and alarm go continue to dey nag dey shout for your ear at that point you you go find the energy to rise so for young pipu wey dey go school the alarm dey remind dem about the countless hours of reading, when you go read, maybe night classes and the had a need to study ahead many nigerian student wake up early for school, and after school dey still dey study at night. alarm alarm for dem no just mean time to wake up he also mean time to tek on a challenge and responsibility, dat is, dem need to read dem go try wake up early to do assignment or catch up on lectures the pressure no small and alarm dey always remind dem to mek time for all the tings wey dey so so important so for those wey dey work alarm signal dat sey the work don begin some naija adult dey wake up early, because dem need to be productive, and provide for deir family and which is very very important for the economy wey we dey so. so morning alarm he fi mean sey pipu go dey house dey hustle and dem go still dey use the morning alarm for deir daily jobs so the the traditional way of alarm for naija use to be all dis fowl wey dey do kukuruku na the traditional way be dat and he dey so loud so for some big big city na the the kukuruku na no kon dey na, na deir phone or also the device, wey or den go get, alarm dis table alarm na in dem dey use dey wake themsef up. ok so, alarm app for phone don become common for many pipu as since technology don dey come into the society, you fi use, the alarm feature for your phone, set differen alarms for the week some app even come with sey you go soon, dat ting go end am, the alarm start to dey disturb you for some pipu ba, waking up early in naija, no just mean sey you dey lazy o, or you no get plans infact, naija culture place a high premium on hardwork, dat is you need to work very very well well so dat you go get plenty money pipu who wake up early are seen discipline and aiways ready to face the day with energy the pressure to wake up, surely for city like lagos, and abuja dem push many pipu to use alarm, as the first two for achieving success. so, for naija worker wether you dey office, work, market, or run your own business waking up on time, mean differen, tings between success mean the difference between success and failure, many family depend on deir bread winner, so dem go fi eat as we all know nigerian economy no easy for eni body o and the competition dey so so so high so waking up late fi lead you to miss plenty plenty opportunities or plenty plenty beta tings wey fi happen for your life because of dis the role wey morning alarm dey play for awa life dey so so important. alarm go serve as as a guide to guide pipu and also mek dem so so ambitous in life so for parent na the sound of the morning alarm he dey also call dem sey mek dem get up prepare deir children, mek the parent children, mek dem go school na the koko be dat na morning alarm no always come easy for some naija pipu o, waking up early to continue the struggle of the previous day, dat is, wetin you don do for the previous day na dey so diffucult because many pipu don tire, deir body go dey pain dem but dey gas wake up to meet up with anyting wey dem dey do in naija, morning alarm no be just noise, he dey part of awa daily life part of awa music wey we dey play for awa life. he dey also remind us dat life moving, dat is, the life dey move, time is ticking and also we gats hustle and hustle must continue the moment the alarm rings he dey set the stage for awa head and also he dey remind us sey work den sey we get work, plenty work to do. so, we go fi achieve success wether na soft alarm ring tone you put or na the loud one or na the kukuruku own wey we know for naija, most usually the local environment all na still alarm all na to just mek sure you don comot for your bed go face your daily hustle, and also you go mek money and hustle hard to face a beta so na wetin dis picture now wey dey for my screen dey really tok about. and also, if he dey so lazy dis alarm fi set your mind, sey, yes you gats wake up, you gats do one or two tings, before you run comot for your house, go go do plenty tings, you gats baf, you gats cook, you gats prepare breakfast, wey if you dey go work you go go eat if you get children wey dey go school you gats prepare breakfast for dem so and you no fi kon dey wake up by maybe your children dey go school by seven, you no fi kon dey wake up seven AM sey you wan cook no dem go late for dat school dem go miss school bus and dat one he no go dey funny, if dem continue like dat deir classmate fi see dem as pipu wey dey so dullant, like dem no get sense so mek we dey set alarm, if you know sey, you no fit do am on your own set alarm alarm go wake you up, go direct you on what to do wit your life

Ohk so my people now, ah wan tok about dis particular image wey be sey na park for bike, soo, dat is, motor bike park, na im ah wan tok, majorly ah wan use de naija scenario dey tok about everytin wey ah dey tok. So motor park park, na one of de, sorry, motor bike park na one of de most common place wey we go fit see dey hustle of our, of our daily lives for naija. E no matter de time or day or wia you dey, you go see motor bike riders. We dey call dem okada riders gathering, den go dey gada for park, ready to take passengers go anywia den wan go. For naija, motor bike park dey serve as more dan just de place wey people dey wait for transport. If de place wey site dey meet, people dey hustle and action de always dey dia. Motor park, sorry, moso bike park, sorry ah no even fit pronounce dis name well sef, sorry for my mistake.o motor bike park in naija dey full of energy, noise and also e dey show hustle and e no matter weda you dey city or village. Motor bike park, dat is, wey dem dey park bike fit represent de daily life or struggle and strength of de people wey dey use dem. So oh de bike wey dem park for park na place wey okada riders go gada to pick passenger, load dem and den carry dem go dia destination. For some part of naija den call, den call am motor park but for de sake of okada riders e de mainly refer to as motor bike park. You fit see many motor bike riders dey park der waiting for customer wey need transportation for some na dey only way to make money while for odas e be fast way to move from one place to anoda. Motor bike park in naija, for, ok for naija, dey everywhere, e no matter weda you dey Lagos, weda you dey Abuja or small village, you go still see riders gada for small corner or near major road ready for de days work. Sometime motor bike park dey dey located near major, all dis big big bus stop, market place or oda public environment dat is, all dis social gathering. See, de riders, go de, go dey dia from early morning to late at night dat is for midnight, wey dem go hustle to pick passenger. You fit also find dey motor bike park near places wey get high traffic like busy roads, market or, or outside de place wey, or outside dia city sef. Ohk soo dey way motor bike park dey operate for naija e get different style depending on de location but most of dem go follow dey same structure. De first tin you go notice for motor bike park na dey noise and dey rush wey go dey. Passengers go dey call de bike and de rider go dey tok to each oda. Sometimes rider go even argue who go carry de next passenger but eventually everybody go find dia place. Riders for motor bike park dey wait for passenger and once dem get one, e means sey dem go take dis pesin wherever dem need to go. De riders go dey arrange how much moni dem go collect from de passenger depending on de distance and de area wey dem dey go. Most times, de riders go collect dia pay off front so dat make de passenger no run.o and also passenger go climb de bike ready for dey ride. Na very fast way wey pesin, means of transportation na e motor bike dey offer, dat is, okada dey offer. For busy road or area wey traffic dey heavy, sometime okada na quickest way to move. You fit jump or enter one bike tell de rider your destination and in nos time you don reach your place. Motor, make ah use, just de use okada since we don know wetin be motor bike park. Soo okada park also dey dey wia you fit find many type of rider, some rider dey experience and know de ins and out of de road of how de road dey. While odas just dey start dey struggle, e no matter your level, once you enter motor bike park or okada park na hustle and you go learn quickly. Sometime, de park fit also be place wia drivers go gada to tok and, and, about de latest happening, share stories and also den go dey advise each oda. Soo, de park also serve as source of employment dat is, e dey wia people de employ for many naija youths. For some, being an okada man or rider na de only job wey dem fit find to do to survive, to survive. Many of de rider no get formal education, den no go school but den dey use dia skill to end moni, e no matter how tough de condition be, okada rider still dey do dia job wit pride. For some naija family, de okada rider na de bread winner and de moni dem de make from de park na im dey keep dem going. De park dey always bring people togeda. You fit meet different people from different ways of life or different culture, all of dem go still enter dis okada park. From local traders to office worker, all kind of people, use okada to move from one place to oda. Sometimes, de okada park na place wey you go fit see old friends, meet new ones and sometimes even form relationship. In some cases, you go find riders who don become so familiar wit de people for de area, and also de people no even need to tell dem wia dem dey go, all de riders know de area and wia everybody dey go and dey go take you to your destination witout stress. Also, okada park dey give we de set of order to de traffic system wey we get for city; for example, like Lagos, wey people dey move in large numbers, motor park, okada park helps dem organise riders and make sure sey dem, no one dey park any how. For some park, you go see dem dey arrange de rider neatly and sometime wit dia bike wit dia bike facing de right direction to make sure sey everytin dey go on well. Though.o okada park dey provide important services for naija.o e no come, e no go come witout challenges; first, de issue of safety no dey small, many riders for okada park no get de necessary training to make sure sey dem dey safe wen dem dey ride for road. In fact, many okada rivas, riders sorry, don dey involve in accident because of lack of experience or improper safety measures. Passengers too fit suffer injuries if dem no wear helmet or if dia rider no follow road safety rules. De government don tok say den go regulate okada and enforce safety measures but for naija, eh! eh,! e no easy to implement dis policy.o anywhere. Anoda challenge wey okada park face na increase of okada rider. Sometime de park go dey overcrowded and too many rider dey fight for passenger. De high competition mean sey riders go sometime lower dia price to get customer but de but dem dey always make dia moni, get enough moni to maintain dia bike properly. De low prices also fit reduce de quantity of services and e go kon affect de rider’s safety. And also, furthermore, or all and also, [eerm] legal status of okada okada park sometime dey unclear. For some part of naija, government don ban okada for certain area because of security concern and also accident. So dis ban wey dem place on okada riders affect de park and de business. Some park even get even go face harassment from police officer and sometime tax force, government policies on okada dey change from time to time. So e dey make de riders confuse about what to do next. Also, for motor park, uh sorry, for okada park, wey dey for city, de noise and pollution fit be serious issue. De noise from engine, customer shouting and also you go dey see fight everywhere. So in some areas, de government try to regulate how motor, motor bike park dey operate but e still dey hard to completely solve de problem of noise pollution. So for naija, okada park go continue to play big big role for our live wit all dis rapid growth wey city dey get where dem dey build houses here and der. Okada bikes go, or motor bike go still dey important and also on important mode on how we wan take do transportation only when traffic dey heavy. As naija continue to grow, dey way we dey use motor bike park go also increase. De future could, could see more regulation, dat is, den go try regulate de motor bike park to improve safety for riders and passengers. Also, technology also fit improve motor bike park experience. Some riders don begin use app to collect passengers directly whereby e dey reduce dem waiting around de park. At de end of de day, motor bike park for naija na more dan just place to wait. Dem, na place wey you fit dey do your hustle, survival and also community. Everyday for motor motor bike park weda na early morning or late in de night we go see Nigerians resilient dat is, de ability sey yes! dey must survive, dey must hustle to make earns meet. Dey no even matter about de challenges.o rather some passenger go dey make dia daily journey and hope and determination. So na basically wetin dis tin dey tok about now. As dis motor bike park dey naija now, we go, e dey so so simple and easy for everybody to move around and also to hustle and make more money for our family and also train our children go school. Ah don see many people wey dey don train dia children go school and also do farm sorry, dey don train dia children go school, build houses all wit dis moni wey dem use from okada riding.

o?ke? ma? pi?pu? a? w??n t??k e?ba?u?t di?s mo?to? pa?k na? we?ti?n mi? a? w??n t??k a?ba?u?t bi? da?t mo?to? pa?k na? w??n ??f di? bi?si???s a?n mo?s i?np??ta?nt ple?i?? f?? na?i??a? no? ma?ta? di? ta?iju? fi?t ??we?i?s si? pi?pu? de? mu?v f?? mo?to? pa?k `s??m de? h??zu? tu? ka?? di? n??s b??s ??da?s go? de? ba?ge?i?n f?? di? b??s pra?i?s a?n i? go? de? fu?l ??f n??is a?n mu?vm??nt di? mo?to? pa?k na? ple?i?s we? ??vri? na?i??a? p??si?n go? d??n pa?s?? j?? a?ba?u?t ???a?li? i?f ju? de? pa?s fr??m w??n ple?i?s tu? a?n??da? na? ple?i?s wi??? pi?pu? go? g?? tra?sp??t tu? ??ni? wi??? w??da? na? l??ng di?sta?nt?? sm??l di?sta?ns mo?to? pa?k go? ??we?i?s sa?v d??m ??l So? mo?to? pa?k na? ple?i?s wi??? b??si?s ka?s a?n ??da? v??ku? gol ga?da? we?i?ti?n f?? pa?se?i??a? d??m go? de? pa?k d?? r??di? tu? ka?ri? pa?s??n?a?s tu? Ple?i?si?s we? de? w??n go? f?? ??za?mpu? f??na?i??a? mo?to? pa?k no? bi? ple?i?si? f?? b??s e?lo?u?n o? i? ??so? fi? bi? ple?i?s we? ju? go? si? sm?? ka?s wi? k??la?m da?nfo? ta?ksi? ??ka?da? da?ti?s bai?k a?n i?vu?n bi?g tr??k di? pa?k de? di?s??ga?na?i?s s??mta?i?m b?? s??m ha?u? ??vri?ti?n de? w??k Ju? fi? ??nta? mo?to? pa?k a?n si??? ka?i?ns ??f v??ku? s?m de? go? fa? la?i?k fr??m le?g??s tu? ka?no? le?g??s tu? a?bu??a? wa?i?t ??da?s go? go? f?? ???t di?sta?ns la?i?k le?g??s tu? i?ko?ro?du??? le?g??s tu? o??o?di? di? pa?k fu?l??f pi?pu? di?fr??nt pi?pu? la?i?k dra?i?va?s k??nd??kt?? pi?pu? we? de? s?hu? f?? ro?u?d pi?u?s de? ?a?u? k??s??ta?nt de? k??la?u?t f?? pa?se?i??a?s de? tra?i? tu? fa?? pa?se?n?a?s we? go? fi? pe?i? f?? di? ra?i?d vdi? we? mo?to? pa?k de? f?? na?i??a? no? de? tu? f?ma? s??mta?i?ms b??t i? de? f??n???na? w??n ju? ??nta? di? mo?to? pa?k ju? go? si? se??? di? k??nd??kt?? ?a?u?ti?n tra?i?ji?n tu? g??t j?? a?t??n???n a?bu??a? o?nli? tu? ta?u?s??n n??ra? ??ni??a? kwi?kwi?k d??m go? ?a?u?t fi?s wi?t pra?i?s a?n na? ju? go? di?sa?i?d i?f ju? go? b??d di? v??ku? di? k??nd??kt?? go? tra?i? tu? fu? di? v??ku? a?s kwi?k a?s p??si?bu? i? no? ma?ta? we?da? di? v??ku? fu? l?? n??t w??n i? ri?? di? ri?kwa?ja? n??mba? de? go? te?k??f mo?to? pa?k no? de? fo?lo?u? stri?t ru?s na? di? h??su? ??f di? de? de? de? ru?la?m d??m go? t??k f?? la?u?d n??i?s h??zu? pi?pu? ??nta? di? mo?to? s??mta?i?m ju? fi? j?? s??m pa?se?i??a? go? de? a?gi?u? o?va? pra?i?si?s a? d? ??nd??f di? de? ??vri?b??di? go? s??tu? a?n ???ni? go? sta?t mo?tol pa?k na? ple?i?s fu???f h??zu? b??t i? no? k??m wi?ta?u? wa?ha?la? o? di? f??st wa?ha?la? we? fi?t ha?pu?n na? pra?i?s we? de? ?e?i???? di? ta?i?m a?n pa?se?i??a?sno? tu? ha?pi? de? go? ??p a?ta?i?ms f?? i?nst?ns i?f na? re??ni?n si?zi? dra?i? si?zi?n pra?i?s fi?t i?nkri?s s??m k??nd??kt??s fi?t i?nkri?s pra?i?s s??m pi?pu? we? no? tu? de? fa?mi?li?a? wi?t di? ple?i?si?s so? i? gu?d me?k ju? no??? di? pra?i?si?s bi?f?? ju? ??nta? a?n??da? w?ha?la? we dey moto park na di heavy croud di? pa?k fi? de? kra?u?d??d ??sp???a?li? f?? i?vni? di? ple?i?s go? de? fu?l?? pi?pu? we? de? tra?i? b??d v??ku?di i? fi?t me?k ju? bi? la?i?k ju? de? fa?i?t tu? s??va?i?v di? n??i? noh de? st??p k??nd??kt?? de? ?a?u?t ??ka?s de? k??l i? fi?t me?k ju? fi?l so? o?va?w??md ??so? di? se?fti? ??f mo?to? pa?k no? tu? de? ga?ra?nti? pi?pu? we? de? tra?vu? ??sp??si?li? f?? l??ng di?sta?ns so?m k??nd??kt??s go? i?vu?n o?va??a?? a?n i?f di? v??ku? no? de? pr??pa? pa?se?n?a? go? fi?t fe?i?s a?si?d??nt di? g??vm??nt d??n tra?i? tu? r??gu?le?t di? si?sr??m b??t i? sti? g??t s??m ?a?le?i??i? i?vu?n do? mo?to? pa?k la?i?f no? i?zi? i? sti? de? ?o?u? di? na?i??a? la?i?f a?n di?ta?mi?ne????n d??pa?i?t di?s ?a?le?i?? pi?pu? go? sti? go? m?to? a?k go? h??zu? fo? mo?to? yu? me?k??? se? d?? go? ri?? di?a? d??sti?ne????n i? no? ma?ta? i?f d??m de? tra?vu? f?? bi?s??s fa?mi?li??? fo? l????? me?bi? j??s f?? ri?la?ze????n f?? m??ni? na?i??a? pi?pu? mo?to? pak na? ple?i?s wi??? ju? mi?t ni?u? pi?pu? a?n s??ta?i?ms i?nu?n fa?i?n ni?u? k??n??k???ns i? no? bi? ple?i?s j??s f?? tra?sp??t i? bi? plei?s w?? pi?pu???? di? h??zu? de? di?sk??s di? le?t??s ni?u?s a?n i?vu?n s?htu? sm?? kw??r??s mo?to? pa?k f?? na?i??a? na? ple?i?s we? i? go? ??we?i?s bi? pa?t ??f di? k??u???? w??da? na? sm?? pa?k f?? di? vi?le?i?????? bi?g pa?k f?? di? si?ti? mo?to? pa go? ??we?i?s sa?v a?s di? li?nk bi?twi?n di?fr??nt plesi?si? k??u???? w??da? na? sm?? pa?k f?? di? vi?le?i?????? bi?g pa?k f?? di? si?ti? mo?to? pa go? ??we?i?s sa?v a?s di? li?nk bi?twi?n di?fr??nt plesi?si? i? de? fu?l?? a?k???n a?n ??n???i? a?n i? de? ?o? di? str??t ??f na?i??a? pi?pu? no? ma?ta? a?u? di? pa?k bi? kra?u?d??d?? kwa?j??t n??i?zi??? ka?m i? go? ??we?i?s de? sa?v a?s di? ge?i?t we? tu? di?fr??nt ple?si?s di?fr??n pi?pu? a?n di?fr??n a?dv??n??? so? be??ka?li? na? we?ti?n mi? a? de? t??k a?ba?u?t mo?to? pa?k de? so? i?mp??talnt bi?k??s wi? fi? go? fa?i?n wi??? wi? w??n go? ha?u? wi? w??n go? di? ???ni? na? di??? wi? go? no? wi? go? mi?t di?fr??nt ka?i?n ??f pi?pu? we? di?a? h??d k??r??t pi?pu? we? di?a? h??d no? k??r??t ??l bi?k??s ??f se? de? wo?n ??nta? mo?to? a?ta?i?ms di? le?b?? pa?ti? go? k??m di? pa?k?? ta?sf??s h??d go? k??m di? pa?k k??m gi?v a?na?u?sm??nt ???s la?i?k wi? d??n i? f?? di? skri?n na?u? a?s d??m go? k??m di? kra?u?d e?ri?a? k??m gi?v di? pa?se?i??a??? di? dra?i?va? ??n ha?u? tu? te?k r??gu?le?t ha?u? de? w??n te?k tra?vu? me? de? n??tu? o?va? spi?d b??t sti?u? sti? di? mo?to? pa?k de? ri?li? h??u?p??s mo?s ta?i?ms d??m go? a?dva?i?s ju? me?k ju? no? ??nta? v??i?ku? f?? ro?u?d sa?i?d me?k ju? ??nta? fr??m pa?k mo?s ??h di? v??ku? a? r??gi?sta?d a?n w?hn de? r??gi?sta? ??ni?ti?n we? wo?n ha?pu?n la?i?k w??n ?a?ns?? ki?dna?pa?s de? f? tre?i?s di? v?ku? fr??m di? mo?to? pa?k i?f ju? ??nta? fr??m ro?u?d sa?i?d de? no? go? fi? tre?i?s di? v??ku? ok ma pipu a won talk about dis dis motor park. na wetin me a wo talk about be dat motor pak na one of di busiest and most importand place for naija and e no mata di time, e fit always dey see pipu dey waka some dey hustle to catvh di next bus bargin for di best price and e go dey full of noise and movement. di motor pak na one place we pesn go don pas or hear about especially if you dey travel from one state to anoda na wen na place where pipu go get transport to anywhere weda na for long journey or small distance, moto park go always serve dem all so moto park na place wey buses, cars and other vehicle go gather waiting for pasangers, dem go park there ready to carry passangers to places where de won go for example for nainja, motor park dey for buses alon oh e also fit be place where you go see small cars we all am danfo, taxi, okada dat is bike and even big truck. di park dey disorganize sometimes but somehkow everything dey work. you fit enter all moto park and see all kinds of vehicle lined up some dey go far like from lagos to kano, or lagos to abuja. while others go go for short distance like lagos to ikorodu or lagos to oshodi. di park no dey?? at all. e full of pipu like drivers, onductor nd hawkers dat is pipu wey dey sell for road. pipu dey shout, conductor dey call out for passanger and drivers dey find passangers ey go fit pay dem well for di ride. di way motor pack operate for ninga no dey too formal sometmes but e dey functional. onces you waka nter di motor prk, you go stat hear all di conductor shouting trying to get your at ten tion abuja abuja or onisha onisha quick quick. den go shout dis di price and di destination and na you go s]decide if you won board di vehicle. di conductor go try to fill di bus as quick as possible. e no mata weda di vehicle full or not, wons e reach di require number of passanger, dem go take off. motor park no dey folow any stricj rule na di hustle of di day de dey rule am. den go talk for loud voice, hustle pipu to enter di vehicle and try get di best deal. sometimes, you ft hear some passanger argue with conductor over change or prices but at di end of di day, everybodi go settle and jpourney go start. motor pack na place full of hustle but e no come without wahala o di wahala di first wahala wey fit happenna price. prices for motor park dey change all di time and some passanger no too happy about di way go go up at times for instance if na raining season or rain day season, di price fit increase sharply, some conductor fit try cheat pipu especially di park fit dey crouded sometime especially if na busy time like morning or evenin. di place go dey full of pipu wey dey try catch vehicle and some times, e fit mek you feel like you dey fight to survive. di noise no dey stop conductor dey shout, hawkers dey call and also cars dey move all over di place. sometimes e fit mek you feel overwhel,e. also di safty of no to dey guaranty sometime pipu wey dey travel especially fir long distance fit get scammed or even gat robbed soe conductors go even go even overcharge and if di veicle no dey proper, passangers go fit face acident. di government do try to reulate di system but e still get some challanges. even though moto park life no too easy,e still dey show di true nanja spirit of survival or determination. despite dis challanges, pipu go stll waka go park hustle t get transport and mek sure sey dem go reach their destination e no matter if dem dey travel for business, family or just for relaxation. motor park na place where dem must pas for many nainja pipu, motor park na place wey you meet new pipu, hear plenty story, and sometimes even find new connections. e no be place just for transport, e be place where pipu share stories of their hustle. de discuss di latest news a ns even settle small qwarells o motor park for nainja na plac wey e go always be park of di culture. weda na sm all park for di vilage or big park for di city, moto park go always serve as di link between two places. e dey full of action, energy and hustle and e dey show di action of nanija pipu. e go always dey serve as di gateway to diferent places, diferent pip and different adventure. so basically na wetin m a don talk be dat motor park dey so important because w fit go ther go find where we wn go and how we go tek go na there we go find different kinds of pipu. we go meet di one wey head correct pipu wey head no corrct all because of sey we won enta vehicle. atimes di labour party go come di park or taskforce head kon give announcement just like wetin we don see for di screen now as dem go come di crowd area kon give di passangers and di drivers on how to tek regulate, how de won tek travle mey de no too overspeed. but still still di motor park dey realy help us. most times den go advice you mek you no enter vehcle for road side make you go enter for motor park because motor park most of di vehivles are registerd and once dey deon register am like dat anything wey won happun na mybe na onechance or kidnappers dey fit trace di vehice from di motor park. but if you enter from road side, de no go fit trace d vehicle.

o?ke? a? w??n t??k e?ba?u?t di?s ki?ng we? d??n ru? bi?f?? i?? ne?i?m na? ??ba? o?vo?ra?m??n no?bu?a?si?n s??ri? a? no? fi? pro?na?u?s di? ne?i?m la?i?k se? na? ma?i? ta?i?b bi?k??s a? no? bi? fr??m da? pa?ti?ku?la? ple?i?s so? na? di? ki?ng a? w??n t??k a?ba?u?t ??ba? no?vu?ra?m?? no?ba?se? na? wo?n ??f di? mo?st pa?wa?fu? a?n i?mp??ta?nt ki?ng we? ru? f?l na?i??a? ??p???a?li? f?? bi?ni? ki?nd??m i? re?i?n du?ri?n di? ta?i?m we? bri?ti?? k??n tra?i? tu? ko?lo?na?i?s na?i??a a?i? ?o?u? a?u? str??ng a?n di?ta?ma?i?n a?fri?ka?n ki?ns fi? bi? i?vu?n w??n de? fe?i?s f??ri?n a?wa?s i?n sto?ri? de? i?mp??ta?n bi?k??s i? fa?i?t di? bri?ti?? a?n di?f??nd i? pi?pu? a?t di? se?i?m ta?i?m i? ri?pr??s??nt di? str??nt?? afri?ka? li?da??i?p i?n fe?i?s?? f??ri?n tr??t o?ke? so? ??ba? o?vo?ra?w?? na? di? t??ti? e?i?t ??ba??? bi?ni?n hi?n bi?k??m ki?ng f?l e?i?ti?n e?i?ti? e?i?t a?fta? di? d??t ??f i?n pa?pa? ??ba? ??vo?ra?w?? pr?di?s??s?? ??ba? ??bi?di? s??ri? We? ??so? ru? di? ki?nd??m wi?t wi?sd??m o?vo?ra?w??n k??n i?n??ri?t di? ki?nd??m we? de? w??u? str??kt??d a?n h?n de? w?? di?ta?ma?i?n tu? ki?p di? str??ng a?n i?ndi?p??nd??nt f?? pi?pu? we? no? sa?bi? di? bi?ni? ki?d??m bi?f?? di? bri?ti?? pi?pu? k??m na? w??n ??f di? mo?s pa?wa?fu? a?n w?? ??ga?na?i?s ki?nd??m we? de? w??sta?fri?ka? i? ge? ri?? k??u???? hi?stri? tra?di????n a?n ??ba? o?vo?ra?w??n bi? di? si?mb?? ??f?? di?s ti?n ??ba? o?vo?ra?w??n hi?n bi? di? wa?i?s a?n ??so? i? w??s e? wa?i?s ru?la? p??si?n we? ge? s??ns i? f??lo?u? di? pi?pu? we? de? r??sp??t ??u?da?s a?n hi?n pi?pu? i? re?i?n da? i?s di? w??n we? i? ru? w??s ma?kd ba?i? a?u? i?n te?k de? k??mi?t??d tu? m??nte?i?n di? pra?i?d ??f di? bi?ni? ki?nd??m a?n d??m bi? no?a?m w??w?? f?? i? a?bi?li?ti? bri?n pi?s a?n ??so? bri?n ju?ni?ti? f?? a?m??ng hi?n pi?pu? i? ??so? m??nte?i?n tra?di????n pra?ti?si?s we? de? i?mp??rta?nt fo? di? ki?nd??m ??s?a?li? di? ro?l ??f ??ba? a?s di? su?pri?m ru?la? a?n spi?ri?tu?a? li?da? w??n ??f di? ti?n we? o?vo?ra?w??n du? w??u? na? tu? ki?p di? k??u???? ??f di? ki?nd??m i?nta?t bi?ni? ki?nd??m g?? pa?wa?fu? ki?n?i?p i?vu?n ti? tu?de?i? a?n i?? ??ba? de? r??sp??nsi?bu? f?? pri?sa?vi?n di? k??u???? ri?li????n a?n pa?wa? str??k????? di? ki?nd??m o?vo?ra?w?? k??nti?ni?u? wi?t di? tra?di????n a?n i? de? v??ri? stri?kt tu? de? pro?t??t i?n pi?pu? a?n ??so? tra?di????n b??t i? no? te?k l??n bi?f?? bri?ti?? pi?pu? bi?gi?n ?o?u? i?ntr??s f?? bi?ni?n di? bri?ti?? g??vm??nt g??? bi?g pla?n tu? ??spa?nd di?a? ??mpa?ja? a?n de? k??n me?k d??m s??t di?a? a?i?s f?? bi?ni? a?t f??s o?vo?ra?w?? tra?i? tu? m??nte?i?n pi?s a?n ??so? tra?i? tu? m??nte?i?n pi?s wi?t di? bri?ti?? g??vm??nt b?? ti?n ?e?i?? o? w??n bri?ti?? g??vm?nt sta?t tu? de? me?k bi?g bi?g di?ma?nd se? me?k bi?ni?n ki?nd??m de? fo?lo? bri?ti?? k??tro? di? bri?ti?? ??so? bi?gi?n tu? de? di?str??p??t di? bi?ni? pi?pu? fri?d??m o? a?n d??m de? tra?i? f??s di? ki?d??m tu? a?s??pt bri?ti?? ru? So? f?? na?i?ti?n s??ri? f?? e?ti?n na?ti?n s??vu?n ti?n bi?gi?n tu? go? ba?d w??n w??n bri?ti?? ??fi?sa? de? vi?si?t bi?ni?n f?? pi?s t??k de? g??t a?mbu?? da?ti?s di? bi?ni? f??si?s k??n a?ta?k d??m Di? bri?ti?? k??n ju?s da?t a?s a?n ??ski?u?s tu? k??n a?ta?k bi?ni?n ki?nd??m d??m s??nd str??ng mi?li?tri? f??si?s a?n bi?ni? so??a?s ??nda? ??ba? u?bo?ra?u?we?i? li?da??i?p tra?i? tu? di?f??d di?a? l?nd wi? ??vri?ti?n we? d??n g??t sa?dli? di? bri?ti?? a?mi? k??n o?va?pa?wa? da? bi?ni? f??si?s di? bri?ti?? b??n da?u? di? ka?pi?ta? si?ti? d??n pa?k di?a? tr????? a?n ??so? m??ni? i?mp??ta?n ti?ns we? bi? de? bi?ni?n ki?d??m ??sp???a?li? da? di?a? bro?u?ns di? f??l ??f bi?ni? ki?nd??m na? na? tra??i?k mo?m??nt i?n a?fri?ka? hi?stri? a?n tu? ?o?u? ha?u? di? i?ro?pi?a?n pa?wa? de? di?str??li? di? k??u???? a?n w??u?t ??f a?fri?ka?n ki?nd??m du?ri?n ko?lo?ni?a? ta?i?ms ??ba? no?ba?si? w??s d??m ka?p???ra?m a?n ??so? d??m pu?ta?m f?? ??sa?i? k??n go? ka?la?ba? a?fta? di? f??l?? bi?ni?n i?n sp??n di? r??s ??f hi?n la?i?f fa? fr??m hi?n pi?pu? a?n bi?ni?n w??s ri?ple?i?sd ??nda? di? bri?ti?? k??nto? i?u?n do?u? i?n no? li?v tu? si? di? r??st??re?i????n ??f bi?ni? ki?d??m i? r??si?sta?ns a?ge?i?nst bri?ti?? ko?lo?na?i?ze?i????n so?u? hi? bre?i?vri? a?n di?f??s ??f a?fri?ka?n ki?ns ??f i?n ta?i?m i?vu?n do?u? ??ba? o?vo?ra?m??n l??st di? ba?tu? hi? le?ge?si? sti? de? gro?u? m?? hi?n bi? si?mb??l ??f a?fri?ka?n r??si?sta?ns a?ge?i?s f??ri?n ??pr?????n da?ti?s di di? bri?ti?? pi?pu??? fi? ??pr??sa?m so? hi?n k??re?i?? a?n r??fu?za? tu? ni?da?u?n k??n de? gi?v di? ko?lo?ni?a? ma?sta? r??sp??t I?nspa?i?t ??f bi?n a?n a?fri?ka?n li?da? hi? fa?i?t f?? i?ndi?p??nd??ns tu?de?i? pi?pu? sti? ri?m??nba? o?vo?ra?w?? f?? hi? li?da??i?p a?n di? we? hi? di?f??nd hi?n ki?nd??m wi?t pra?i?d di? bi?ni? ki?nd??m no? go? f??g??t di? str??nt ??f di?a? ??ba? So? di? bro?ns ple?i?t a?n a?ks we? di? bri?ti?? pi?up? bi?n sti?u? fr??m bi?ni?n sti? de? ?o?u? di? ha?i? l??vu? a?n k??u???? we? di? bi?ni? pi?pu? de? g??t i? sa?v a?s di? ri?ma?i?da? ??f di? ki?nd??m pa?wa? di? li?da?s la?i?k ??ba? o?vo?ra?w??n so? ?ba? o?vo?ra?w??n sto?ri? na? w??n ??f di? bre?vri? k????? a?n r??si?sta?nt ??f bre?vri? k??u???? a?n r??si?sta?ns i?vu?n do?u? di? bri?ti?? k??nka? di? ki?nd??m de? no? go? ??va? f??g??t di? ??ba? da? ti?s ??ba? o?bo?ra?w?? ??ba?si? so? di? hi?sti? ??f di?s ??ba? na? i?mp??ta?nt l??si?n f?? ??vri? w??n se? a?fri?ka?n li?da?s no? M?ta? di? ?a?le?i??i?s m??s ??we?i?s di?f??nd a?fri?ka?n k??u???? so? na? we?ti?n a? w??m tra?i? t??k bi? di?s na i?f ju? si? a?m w??w?? di?s ma?n ri?li? tra?i? f?? i?n pi?pu? hi?n ri?li? di?f??nd hi? pi?pu? so? ??ba? o?vo?ra?w??n no?ba?se? sto?ri? i? sa?v a?s ??so? sa?v a?s e? ri?ma?i?da? se? me?k wi? g??t tr??nt ?n r??si?li?a?ns tu? s??m ka?i?n ti?n a?fta? i? ??sa?i? e? de? pu??a?m go? fr??m bi?ni? si?ti? i? no? k?hn de? di? se?m e?ge?i?n di? ko?lo?i?a? ma?sta? ?e?i?? di? str??k??? ??f di? ki?d??m a?n ??nsda?ma?i?n it?s s??vri?n ha?u? ??va? ??ba? o?vo?ra?w??n le?g??si? sti? de? li?v??n tru? hi?n pi?pu? a?s de? de? ri?m??nba? hi?n w?? w?? so? te? i? k??n i?vu?n ??nta? hi?stri? bu?k so? a?s ta?i?m pa?s di? pi?pu? ??f bi?ni?l a?n ??da? ri????n o? de? no? f??g??ta?m de? no? f??g??t hi? str??gu? de? k??n de? ta?i?p hi?n sto?ri? fr??m ???ne?ra????n tu? g??n??re?i????n aln i?vu?n ti? na?u? de? sti? de? t??l i?n sto?ri? fe? sto?ri? sti? ri?me?i?n di? se?i?m di? pi?pu? ???a?li? f?? bi?ni?n si? h??n?? hi? m??mri? a?n di?a? ??f??t tu?????? da?t k??ntri?bu????n tu? di? fa?i?t a?ge?i?nst ko?lo?ni?a?li?si?m r??k??m??nd i?nta?na????na? wi?? ju? de? si?a?m f?? bi?ni? ki?d??m ??ba? o?bo?ra?w?? no?ba?si? sto?ri? i? de? tra?i? i?nspa?ja? afri?ka? li?da? pi?pu? we? de? fa?i?t f?? a?wa? ra?i?t a?n ??so? di? ???n??ra? p??bli?k se? me?k wi? g?? di?ta?mi?ne????n a?n ??so? me?k wi? de? so? i?ndi?p??d??nt hi? a?k???n ri?ma?i?nd ??s se? no? ma?ta? di? str??nt we? pi?pu? g??t da?ti?s di? ??sta?na? f??si?s g??t se? di??? i?s ??we?i? pa?wa? i?n sta?di?n w??n wi? o? fi? k??nka? do?s a?u?sa?i?da? we? de? tra?i? tu? bre?k ??s f?? di? k??ntri? so? ??ba? o?vo?ra?w??n i?s e? t??sti?m??nt ??f li?da??i?p i?n di? fe?i?s ??f ko?lo?nia? ??pr?????n o?ke? so? a?i? bi?li?v se? ju? d??n l??n w??n?? tu? fr??m di?s sto?ri? si?ns hi?n bi? tra?i? h??p di? k??mi?ni?ti? no? ma?ta? ha?u? ju? w??nt hi?n tra?i? h??p hi?n k??mi?ni?ti? me? k??o?ni?a? pi?pu? no? ???s k??n ka?ri? a?m la?i?k da?t a?t li?st me?k hi?n g??t k?????ra? va?li?u? we? go? ???s de? f?? di? k??mi?ni?ti? a?n ??so? we? go? de? f?? di? so?sa?i?ti? de?i?li? a?n ??so? di?s ma?n bi? ri?li? ri?li? tra?i? i?vu?n do?u? hi?n no? li?v tu? si? ti?n bi? dat so? wi? ga?t li?v gu?d la?i?f so? da?t w??n wi? da?i? tu?de?i? pi?pu? go? fi? ri?m??nba? ??s ok so i won talk about dis king we be don rule before hi name na oba oboranvwen nobuasi. sorry i no fit pronouse di name because i no e for dat side. so na di king i won talk about di oboranvwen nobasi. na one of di most powerful and important king we ever rule for ninja especially for benin kindom. e reign during di time wey bitish come try to colonize ninja and e show how strong and determined african king fit be. even wen de face foreign powers, hin story dey important because e figt di british and also e defend e pipu. sat di same time e represent di strength of african ledership in face of foreign threat. ok so oba oboranvwen nobase na di thiry-eight oba of benin hin become king for eighteen eighty-eight after di death of hin papa oba oboranvwen predicesor oba obidi. wey also rule di kingdom with wisdom oboranvwen kon inherit di kingdom wey dey well structured and hin be dey determined to keep di strong and independent for di pipu wey no sabi di benin kigdom before di british pipu come, na one of di most powerful and well organized kingdom in west africa. get rich culture, history, tradition and oba oboranvwen na symbol of all dis tins. oba oboranvwen hin be di wise and also e was a wise ruler hin be di wise ruler pesin wey get sense e follow di bein tradition wey dey respect elders and protect hin pipu. hin reign dat is di won wey he rule was markd by how he tek dey committed to maintain di prie of di benin kingdom and he dey be know am well well for he ability to bring peace and unity for among hin pipu. e also maintain tradition practices wey dey important for di kingdom. especially di role of di oba as di supreme ruler and spiritual leade. one of di tin wey oboranvwen nobase do well na tu keep di culture of the kingdom intact benin kingdom get powerful kingship even till today and each oba dey reponsible for preserving di culture and religion and power structure of di kingdom. oboranvwen comtinue with di traditin and e dey very strict to dey protect di pipu and also di tradition but e no tek long before british pipu begin sow interest for benin. di british government get big plans to expand their empire and e kon mek dem set their eyes for benin. at first, oboranvwen try to maintain peace and also maintain peace with di british but tins changes o wen britih agent start yo dey mek big big demand sey mek di benin kingdom follow british control. di british also begin to dey disrespect di benin pipu freedom oh and den dey try force di kingdom to accept british role so for nineteen sorry for eighteen ninety-seven, tins begin to go bad wen one british officer dey visit bebin for peace talk dey get ambush dat is di british forces kon attack dem. di british kon use dat as an euse to kon attack benin kingdom. de send strong military forces and benin soldiers under oba uborawei leadership trying to defend their land with everything wey den get. sadly, di british army kon overpower di benin forces, di british burn down di capital city, den pack their treasures and many important tins wen be dey benin kingdom like di famouse benin bronze. di fall of benin kingdom na na tragic moment in african history as e show how di european power dey distroy di cultureand wealth of african kingdom during colonial times. oba oboranvwen nobasi was, hin be dem capture am and also dem put am for exile kon go calabar after di fall of benin. hin spend di rest of hin life far from hin pipu and benin was replaced under di british control even though hi no live to see di restoration of benin kkingdom, e resistance agains british colonization show hin bravery and defense of african kings of hin time. even though oba oboranvwen lost di battle for benin kingdom, he legecy till dey go on oh hin be symbol of affrican resistance against british operation dat is di british pipu no fit oppress am so hin courage and refusal to knee down kon dey give di colonial master respect, inspite of being an african leader, e fight for independene. today pipu still remember oboranvwen for e leadership and di way e defend e kingdom with pride. di benin kingdom no go forget di strength and wisdom of their oba. so di bronze plate and axe wey di british pipu steal for enin still dey show di high level of craftmanship and culture wey di benin pipu gete serve as di reminder of di kingdom power and di strngth of di leaders like oba oboranvwen so oba oboranvwen nobasi story na one of di bravery culture and resistance of bravery, culture and resistance even though di british conquer di kingdom, di oba no go de no go ever forget oba dat is oba oboranvwen nobase. so di history of dis oba na important lesson for everyone sey african leaders no matter di challanges, mut always defend african culture so na wetin i won talk na be sey na if you see am well well dis man really try for hin pipu hin really defend hin pipu. so oba oboranvwen nobasi story serve as reminder mek we get strength and resilient for some kin some kin tin. after hi exile for wey de bush am go for bennin city,e no kon dey di same again. di colonial master change di structure of di kingdom and undermine e sovereign however, obav legacy still dey live on through hin pipu as de dey remember hin well well so tek e kon even nter history book. so as time pass, di pipu of benin and other ninja region, de no forget am oh de no forget how e tek struggle hin story dey kon dey tell hin story for generation to generation na even till now de stilld dey tel hin story even till now dey still dey tell hin story. contributions to di fig against colonialism and reognize international platform which we dey see am well well for benin kingdom in di present day. oba v nobasi story, e dey try inspire african leaders piu wey dey fight for our right and also di general public sey mek we get determination and also mek we dey so independent hin action also remind us sey no matter di strength wey pipu get dat is external forces get sey there is always power in standing wen we com together as one there is always power ini standing up wen be sey de fit conqer those outsides wy dey try to break us for di country so oboranvwen legacy is a testament of african leadership in a face of colonial oppresions ok so i believe sey you don learn one or two from dis particular man story since hin b try helpo hin community no matter how you want hin try help hin community sey mek colonial pipu no just kon carry am like dat at least dat at least mek hin g et cultural value we go just dey for di community and also wey go dey for di society daily. and also dis man be really really try even though hin no live to see how hin benin pipu kon be but at least till today e dey still dey remember am na di most important tin be dat so dat wen we die tomorrow or wen we no dey again so dat pipu go fit remember us.

o?ke? na? a?i? w??n t??k a?ba?u?t pa?m ??j?? mi?u? w?? d??n de? du? ??j?? na? di??? a? w??n t??k a?ba?u?t so? so? ??i? pa?m?? pa?m ??j?? na? w??n ??f di? mo?st i?np??ta?nt ti?ns f?? na?i?ja? i? de? gro?u? we?u? i?n sa?u?t w??st ri????n a?n i? de? pro?va?i?d w??k f?? sa?u?t w??st ri????n a?n i? de? pro?va?i?d w??k f?? pl??ti? fa?ma?s a?n bi?sn??s pi?pu? so? ??i? pa?m mi? na? di? ple?s we? di? ma??i?k de? ha?pu?n na? di??? di?s pa?m fru?t go? pro?s??sa?m go? pro??i?u?? di? ??i? we? wi? de? ju?s f?? ku?ki?n k??sm??ti?k so?u?p a?n i?vu?n f?? i?nd??stra? p??po?si?s so? f?? na?i??a? ??i? pa?m no? ???s de? i??p??ta?nt f?? fu?d bi?k??s i? de? he?u?p bri?n m??ni? a?n ???b f?? m??ni? fa?mi?li? ??i? pa?m mi?u? na? di? ple?i?s we? pa?m fru?t go? g??t pro?s?? to? g??t pa?m ??i? di? pa?m fru?t no? bi? ???s ??di?na?ri? fru?t d??m g??t bi?g po?t???i?a?s a?n fi?t bri?n bi?g pr??fi?t w??n di? pa?m fru?t r??di? f?? ha?v??st d??m go? ka?ri? a?m go? mi?l wi??? di? pro?s??s go? bi?gi?n di? f?? ste?i?? na? tu? ri?mo?v di? fl?????? di? pa?m fru?t f??m di? si?d d??m go? sti?m di? de? o? k??n ku?ka?m d??m go? pr??sa?m tu? ??stra?t di? ??i? di? ??i? we? d??m g??t fr??m d?? g?? go? g?? ri?fa?i?nd de? go? ri?fa?i?n a?m i?ntu? di?fr??t ple?i?si?s la?i?k pa?m ??i? r??d ??i? f?? ku?ki?n wi? fa?i?n pa?m ??i? we? wi? o? fi? ju?s f?? i?nd??tr? p??po?si?s a?fta? di? ??i? d??n de? pro?s??s?? de? d??n ??stra?t a?m di? n??s ste?i?? na? tu? s??pre?i?t di? w??ta? da?t?s di? s??li?d so? da? di? pa?m kahn??u? fr??di? li?kwi?d ??i?s di? pa?m ka?n??u? we? ??so? de? ju?sfu? fi?t bi? de? fi? pro?s??s a?m la?i?k pa?m ka?n??l ??i?s di? wo?u? pr??mi?si?s de? l??ng b??t na? so? na?i??a? di?s ha?i? kw??li?ti? ??i? w??n de? de? si? f?? ma?k??t so? ??i? pa?m mi?i? de? b??n??fi?t na?i??a? f??s i? de? kre?i?t ??po??u?ni?ti?is f?m di? pi?pu? we? de? fa?m di? tu? do?u?s we? de? w??k f?? di? mi? i? g?? pl??ti? pi?pu? we? de? ri?la?i? ??n ??i? pro?s??si?n i? ??so? h??u?p pro?va?i?d r?? ma?ti?ri?a? f?? pro?d??k???n k??sm??ti?k a?n ??da?ti?ns ??da? we? we? ??i? pa?m mi?u? de? b??n?fi?t na?i??a? na? i? de? ???n??re?i?t r??v??ni?u? pa?m ??i? de? s??u? w?? bo?t f?? na?i??a? a?k?? a?n i?nta?na????na? ma?k??t a?s na?i??a g??t p??pu?le????n di?ma?nd f?? ??i? de? ri??i?u?s ??sp??ti?n pa?m ??i? fi? bri?n f??re?i?n ???e?i?g i?ntu? ??wa? k??nti? a?n dahw??n we? na?i??i?ri?a? de? bo?st f? di? ??k??n??mi? di? ??i? pa?m i?nd??stri? de? i?mp??taln f?? ru?ra? e?ri?a? o? ppl??nti? ??i? pa?m de? lo?ke?t??d f?? vi?le?i??i?s a?n di?s n di? de? h??u?p i?npru?v di? la?i?fs ??f fa?ma?s di? mi?u? ??so? bri?n de?ve?lo?pm??nt tu? da? pa?ti?ku?la? e?ri?a? bi?k??a i? de? a?tra?t pi?pu? tu? di? k??mu?ni?ti? we? ni?d ple?i?s tu? ste?i? ba?i? a?n i?vu?n w??k f?? di? mi?u??? di?s?? di?s de? i?nkri?s di? sta?da?d f?? ru?ra? e?ri?a?s da? ti? f?? vi?le?i??i?? i?vu?n do? ??i? pa?m mi?u? g??t m??ni? b??n??fi? i? ??so? g??t wa?ha?la? f??s ??l tu? gi?v e? pr??pa? ??i? pa?m mi?u? fi? k??s o? na? so? i? bi? i? no? bi? ??vri? sm?? fa?ma? fi? a?f??d di? m???i?n a?n fa?si?li?ti? we? go? me?k di?a? mi?u? ??pre??t w?? s??m sm?? fa?ma?s de? sti? ri?la?i? ??n tra?di????na? m??t??d tu? pro?s??s pa?m ??i? a?n di? ka?n ??f m??t??d no? tu? we? go? bri?ng pr??fi?t a?n??da? pro?b??m na? di?i??u? ??f la?nd a?s na?i??a? p??pu?le????n de? go? la?nd de? ska?s ??i? pa?m fa?mi?n ju? ni?d la?? la?nd tu? bi? pr??fi?te?bu? b?? s??mta?i?m pi?pu? no? g??? e?n??f la?nd tu? te? ??spa?nd di?a? fa?m a?n di? go? a?f??t di? pro?d??k???n ??f da?t ??i? mi?u? ??so? di? mi?u? we? de? r??n f?? na?i??a? so? s??mta?i?m no? de? ??p tu? de?i?t wi?t mo?d??n t??kn??l???i? s??m mi?u?s sti? de? ju?s o?u?d m???i?n a?n no? de? d??fi????nt d?s fi?t li?d tu? p?? kw??li?ti? ??f ??j?? s??m mi?u?s sti? de? ju?s o?u?d m???i?n a?n no? de? d??fi????nt d?s fi?t li?d tu? p?? kw??li?ti? ??f ??j?? so? f?? di? fu???? na??a? ge?t pl??nti? pro?t?????n tu? ??spa?n mi?u? i?nd??stri? w??n we? i? dfi? i?npru?v na? ba?i? i?mpru?v na? ba?i? i?ntro?di?u?si?n m?? mo?d??n t??kn??l???i? Wi?t di? ra?i?t ??kwi?m??nt ??i? fa?mi?n go fi?t pro?s??? m?? pa?m fru?t pro??i?u?s m?? ??i? a?n me?k di? pro?s??s m?? ??fi????nt g??vm???nt go? ??so? fi? s??p??t di? ??i? pa?m i?nd??stri? ba?i? pro?va?i?di?n lo?u?n tu? fa?ma?s a?n sm?? ske? fa?ma?s so? da?t de? o? fi? ??pgre?i?d di?a? fa?si?li?ti?s di? g??vm??nt fii?t ??so? ??nk??re?i?? pi?pu? tu? pla?nt m?? pa?m tri? i?n e?ri?a?s de? g??t m?? fa?ta?i? la?nd so? da?t di? k??ntri? no? go? fi? pro?di?u?s m?? pa?m ??i? a?n s??ndi?t tu? ??da? k??ntri? a?n??da? we?i? i? fi?tgo? na? tru? ??nva?ro?m??nta? ste?bi?li?ti? na?i??a? fi?t fo?k??s ??n me?ki?n??? se? pa?m ??i? pro?d??k???n no? di?str??i? di? ??nva?ro?nm??nt f?? ??za?mpu? mi?u? fi?? ju?s ba?jo? ga?s a?n ??da? ri?ni?e?bu? s??si?s tu? di?a? ??pre?i????n i?nst??d ??f ri?la?ji?n ??n di?zu??? ga?s di?s go? me?k di? i?nd??tri? m?? ??nva?ro?m??nta? fr??ndli? so? ??i? pa?m mi? i?nd??stri? na? wa?n i??mp??ta?nt a?nd ??so? pa?t?? na?i??i?ri?a? ??k??no?mi? hi? de? pro?va?i?d ???bs h?p lo?ka? fa?ma? a?n bri?ng m??ni? i?n bo?t lo?ka? a?n i?nta?na????na? ??sp??t i?vi?n do? i? g?? sm?? wa?ha?la? la?i?k k??st?? m???i?na?ri? la?nd i??u? a?n a?u?de?t??d t??kn??l???i? na?i??a? fi? sti? blo?u? di?s i?nd??stri? ba?i? s??p??ti?n sm?? fa?ma?s i?tro??u?zi?n ??kwi?m??nt a?n pro?mo?ti?n st??bi?li?ti? i?f ??i? pa?m mi?u? gro?u? so? i?t fu?l po?t???a? i? fi? h?u?p i?nklu?di?n ru?ra?l ee?ri?a?s a?n kre?i?t m?? ??p???u?ni?ti?s f?? j??ng pi?pu? tu? g?? ???bs ??i? pa?mi?n na? w??n na? m?? da?n ???s fu?d?? r?? ma?ti?ri?a? i? g??t si?mb?? ??f na?i??a? a?n k?????ra? str?nt na? ta?i?m f?? na?i??a? tu? ma?zi?ma?i? di?s po?t??n?i?a? ??f ??i? pa?m a?n me?k??? se? di? i?nd??stri? gro? i?n e? we? m? i? be?n??fi?t ??vi?b??di? fr??m fa?ma?s tu? di? w??ka?s tu? di? pi?pu? we? go? ??n???i? di? pro?d??t so? be?si?ka?li? a?i? d??n t??k a?ba?u?t di?s pa?m mi?u? na?u? a?n ha?u? wi? fi? te?k g??ta?m ha?u? wi? fi? te?k ma?ne?i??alm a?n wi? fih te?k del pro?va?i?d ??mpl??i?m??nt f?? ju?i?t we? de? di? so?sa?ji?ti? na? we?ti?n di? pi?k??? de? ri?pr??s??nt i? de? ri?pr??s??nt ha?d w??k a?u? pi?pu? de? pu?ti?n di?a? de?i?li? w??k da?ti?? d??n go? go? fa?m fr??m fa?m ku?ka?m fr??m ku?ki?n ??f di? pa?m fru?t de? go? sti? ka?ri? a?m e?ge?i?n pu?ta?m i?nsa?i? i?n?i?n k??n gra?nda?m a?fta? ju? d??n gra?ndi?n k??n pr??sa?m di? ??i? go? k??m k??m??t di?s w??n de? ri?li? he?u?p pi?pu? a? d??n j?? se? de? de? ju?s di?a? l??g ju?s te?k pr??s di? ??i? me? di? ??i? k??m??t wi? i?s n??t ri?li? ha??i?ni?k i? b??ta? me?k ju? ba?i? di? m???i?n na?u? w??n ju? ba?i? di? m???i?n ju? go? fi? me?k j?? ??i? a?n i? go? ni?t i?f ju? de? ju?s j?? l??g te? ma?? we?ti?n pi?pu? de? pu?t f?? ma?u?t i? no? gu?d ok so i won talk about oil palm oil mill where den dey do oil na there i won talk about so so palm oil oil palm oil na one of di most important crop for nainja. e dey grow well for di south south region outh west region. and e dey provide work for plenty farmers and business pipu. so oil pam mill na di place wey di magic dey happen. na there dis palm fruit go process am go produce di oil we use for cooking cosmetic, soup and even for industrial purposes. so for nanija oil pam no just dey important for food, e dey also bring money an job for many family. oil palm mill na place wey palmfruit don di farm go get pocessed to mek palm oil. di palmfruit no be just ordinary fruit dem get big po ten tials and fit give big profit. wen di palm fruit ready for harvet, em go carry am go di mill ready for process. di first stage na to just dey fresh all di palmfruit from di seed dem go steam di de o kon cook am den dem go press am for to extract di oil. di oil wey dem get for here go get refined. den go refine am like palm oil red palm oil for cooking and refined palmoil wey we fit use for industrail purposes. ater di oil don dey or de don etract am, di ext stage na to seperate di water so dat di palm kannel from di liquid oil di palm kannel wen also dey useful de fit process am like palm kanel oil or use am to mek soap. do whole process dey long but na so ninja fit get dis high quality oi we dem dey see for market. so oil palm mill dey benefit nanja in many way first of all, e dey help creat job oppotunities from di pipu wey dey farm di palm fruit to those wey dey work for di mill e get pipu wey dey rely on oil palm processing for their livelyhood e also help provide raw material for production cosmetic and other tins. anoda wey oil pam mill dey benefit nanja na di revenue e dey generate. palm oil dey sel well both fior ninja market and international market as ninja get large population and going middle class, demand for palm oil dey increase. exporting palm ol fit bring foreg exchange to di coultry and dat won na important way ninja fit boast about economy. di oil palm industry also dey important for rural area plenty oil palm dey dey located for villages and dis and dis dey help improve di lives of farmers di mill aldo bring evelopment to dat particular area because e dey attract pipu to di community wey need place to stay. buy food and even work for di mill all dis dey increas di standard for rural area dat is for villages. even though oilpalm mill get e wwahala first of all to build a proper oil palm mill fit cost oh na so e be no be every small farmer fi affort di machine or facility wey go mek their mil operate well some smal farmers dey rely on traditiona methods to process palm oil and di method no too yield di kind of oil wey wey go bring big profit. anoda problem na di issue of land. as ningeri dey grow, land dey scarce oil palm need lrge land to be profitable. but sometimes ppipu no get enough land to tek expand dtheir fam and go affect di producction of dat ol mil. also, di mil wey dey run for ninja sometmes no dey no dey up to date with modern tchnology some mils still dey use old machine we no dey efficient and dis fit lead to poor quality of oil and low output. if fit also lead to enviromental problem like population because soe mil no dey properly dispose their waste. so for di future, nanja get plenty po ten tial to expand di oil palm new industry. one way e fit improve na by introducing more technology into di lils. with di right equipmnt, oil pam mil go fit process oil palm and mek di process more efficient goverment go also fit suport di oil palm industry by providing loan to farmrs so dem fit upgrade their facility. di government fit also enccourage pipu to plant more of dis palmfruit for dis fertile land. so dat di counntry no go fit produce palm oil and export am to other country. an oda way e fit go na through environmental stabilty. ninja fit mek sure sey palm oil production no distroy di environmen. for example mil fit use bio-gas istad of relying on dissel or gas. dis go mek di industry more environmental friendly. so oil palm mil industry for nainja na also part of ninja economy. e dey provide jobs, help local farmers and bring money into both local and international export. even thogh e gt small wahala like cost of machinery, land issue and outdated technology. ninja fit grow all dis tin. by suppoting small farmers, introducing equipment and promoting stability. if oil palm mil industry grow, to it full po ten tial, e fit help ninja economy improve rural areas and create more oppotunities for young pipu to get jobs na more dan just food or raw material. e get symbol of nanja agrcultural strength na time for ninja to maximize dis po ten tials of oilpalm and mek sur sey di industry go benefit everybody in a wey from di farmers to di workers to di pipu wey go enjoy dis dis product. so basiclly na wetin me i don talk abou i don talk about dis oil palm mill na and how we fit tek get am and how we fit tek manage am and hw we fit tek provide employment for youth wey dey di society. na wetin dis picture dey represent na e dey represent hard work how piu dey do their daily work dat is den go go farm from farm cooking of di palm fruit de go still carry am again put am inside engine kon grind am kon press am dis won dey really help pipu wel. i don hear sey fr some part de dey use their leg use tek pres di oil which is not really hygenic e no good for human health. e beta mek you buy equipment like di machine once you buy di machine you go fit mek your oil and e go ook so neat and if yu dey use your leg dey match oil wey pipu dey put for mouth, e no good

old mud house, na the kind house wey plenty, pipu for naija go sabi, especially for village area. dem, house no get fancy matirlia, material like concrete or block. de, dem na simple mud, sand, and sometime palm frond, or grass wey pipu sabi use to build am. e dey cool for inside, especially for hot weather. because of the mud, e dey help keep the temperature balance the one of the house no go dey straight or perfect like modern buildings but, e dey strong. some of the mud house go dey, go dey have err detach roof and some go get, roof wey dem wan make from palm tri leave, or zinc inside the house you go see mat for ground, sometimes wooden bed and the light, wey dey come from kerosene lamp or candle. the pipu for the village go use their hand to mold the mud, mix am well and shape am into wall. while dem go carry the roof material come. sometimes, elders go tell the young ones how to, do the building. so the tradition of building mud house go continue. though e, e no get all the modern convenience, old mud house still dey serve pipu well. dem dey dey dem dey cold for night, and den dey get one kind balance vibes wey modern houses no fit give. some pipu still dey live inside these houses today because e cheap, and e still get dat homely feeling.

old storey building for naija na big pride and history back in de days if person build storey building that is any bungalow house wey be two or three e mean say de person na big man de foundation dey very strong and de design de unique wit long veranda wey dem de decorate wit pillar wooden stick and solid stairs wey lead you go upstairs upstairs na where de oga or main family go? de? while down stairs fit be for visitors?? ???p d??s ka???n ha?u?s de? ka?r?? pl??nt?? m??m??r?? na dis kain house children go play and family go gather celebrate Christmas or new year some of de buildings sef dey remind us of de colonial era like de one wey wey we go see for Lagos Lagos island Calabar or Badagry even though some don fall apart because of main ten ance e no dey de ones wey still stand na legacy old story building no be just house na symbol of history culture and innovation of de past today plenty old storey building don turn shadow of wetin dem be before e fit be because pipu no get money to maintain dem or because de environment don change rain sun and time don chop some of de material some don collapse and others de look like sey dey fit fall anytime but de ones wey still stand na pride dey der

osayo more Joseph na one legendary musician for Benin city Edo State wey people sabi well well him be master of highlife music and him sabi make traditional Edo sound wit modern vibe but one tin way dey make Osayo more standout na di way him dey play flute di man sabi blow flute like say him be magic once e carry di flute begin dey play di sound go dey sweet for ear like honey e go use di flute tell story pass message and even make you dance him music dey always carry strong message about society, culture and di need for justice wen Osayo more dey perform di flute go bi like him second voice e fit use am follow di drum, guitar and even talking drum people way dey watch go dey sound Osayo more no dey carry last baba don blow again him flute dey jinja di crowd make dem forget their wahala and enjoy di moment for Edo culture flute dey carry spiritual meaning and Osayo more sabi use am well him music no be just for entertainment e dey educate people and remind people about di value of Edo State na why dem dey call am one of di great musician way Edo land don produce if you ever hear Osayo more dey play him flute you go understand why people dey respect him him talent no be small and him music don live long for di heart of di people both young and old.

Outdoor kitchen for Naija na one kind place wen plenti family go sabi E no be like do normal kitchen wey dey inside di house E dey outside, sometimes near di compound or for di backyard dem dey use am cook big pot of food for di family or for community gathering Di outdoor kitchen wey dey full, e dey full of action, e dey hot especially when people dey prepare Jollof rice, pounded yam or soup, dem go set up big pot for firewood or charcoal and di smell of fresh food go just dey fill di air You go see women dey come, some go dey chop di vegetables di vegetables, some go dey stir pot and some go dey fry fish or meat di sound of the firewood crackling go just dey add to di whole experience di outdoor kitchen no just dey for cooking o e dey create community vibes people go dey talk dey laugh, and dey enjoy di moment Children go dey run around, and sometimes, dem go help carry water or break firewood for dia mama di space get one kind warm wey di wey you no fit find for inside di house Sometimes, dis outdoor kitchen no go be just for cooking alone e go also be where dem go dey do some important things like wash clothes or prepare food for di farm E dey serve different purposes and e dey make life easier for people wey no get plenty space inside dia house

ok so i won talk about di picture wey you dey see so na about palace chief and e pipu so now cheif na important pipu wey dey help king for palace work dem no be just or regula pipu ordinary pipu, but dem get power, responsibility and plenty respect from di community, dem be leader wey dey manage anything wey concern di palace and di people way leave for di kingdom for nigeria especiall for traditional places, like yoruba, ibo hausa, benin and even Niger Delta area palace chief get di role of advicing di king wey be sey na oba dem dey call am, emir or obi any one wey dey won call am e depends on your state or your community di name wey una dey call una palace chief and also dey dey make sure sey every important matter for di community dey well arrange. for some places dem call palace chief by different name for example for yoruba land, dem get names like bashiru, ologbosere and Olowo wey get different task. di work of dis chiefs no easy because dem dey get responsibility for di smooh running of di palace, community harmoy and even di economy of di kigdom some palace chief fit even get control over soldiers, farmers or market di palace chief na middle men between di king and di pipu dem dey lis ten to di king's wishes and make sure sey dem carry out di kings decision for di people dem also dey help di king to understand di need of di pipu, if di king wan make decision important decision, di chiefs go gather together to discuss am den dey go advice di king base on tradition, culture and di general well being of di of di pipu for di pipu side e no be all of dem sabi wetin happen for palace dem dey look up to di palace chief because na dem dey give authority to talk to di king and unbehave of di pipu palace chief get wisdom dey dey ensure sey di voice of di pipu dey heard dat is di king dey lis ten to di voice of di pipu and also their needs dem dey do am well welll so di relationship between palace chief and di common pipu, no always smooth becos sometimes chief go mek decision wey no dey too popular some pipu feel sey di chief dey too connected to di king so dem no dey understand di plight of di ordinary pipu but for many cases, palace chief try to balance tins out becos na dem dey represent both di king and di pipu. in some culturs, palace chief also get powers to settle dispute and dey also dey act as judges fo example if pipu get querrel dey fit go respond am to di chief wey go lis ten understand and settle di issue na dis role dey make palace chiefs dey very highly respected for di community dem dey ensure sey tins dey beauiful and if gbege dey dat is if trouble dey, dem dey work with di king to find solution but no matter all dis important role way palace chief play, e no easy say everytin dey perfect e still dey still dey happen e still dey of di interest of di pipu so some palace chief go abuse their power or go work for their personal interest instead of di interest of di pipu some of dem fit neglect di peoples need some of dem fit neglect di peoples need so dey go come dey do anyhow so di role of di palace chief e dey so iportant e dey be like two edged sword and it requires um great resonsibiliy and wisdom for di palce to work well, chief must always balance their loyalty to di king and wit their duty to di people but e no easy to make eveybodi happy, some pipu go always fell say di chief no dey do enough or dey favour di king pass di masses however di fact say palace chief remains one of di most respected group of people for Nigeria society show e show sey um their role dey so so important their decision, action and leadership also fit build or tear di community.

ok so I wan tal I wan also talk about paying homage to di oba na wetin dis picture dey represent be dat so na wetin me I wan talk about so paying homeage to di oba na very important tradition for many yoruba commuity. di oba na king and e get power, respect and authority over di pipu. and di land. for yoruba land, wen pipu won show wen pipu won show respect or appreciation to di oba, dem go dey dem go di palace go pay homage e no be just normal visit, na serious matter becos di oba na di spiritual and traditional leader of di community wen pesin won go pay homage to di oba, di first tin we den go do na to dress well, e dey important so di pesin wear clean and neat cloth because e go show say di pesin respect di oba and di culture. di oba palace no bi place to joke so if you wan enter, you gats comport yourself well well. di way wey pipu dey take greet di oba different from regular greetings. normally, di oba na pesin wey you go bow or kee down for, di women for yoruba culture go knee down and di men for yoruba land go lay down flat for di ground or dey go squat dis na way of showing respect you no go fit stand tall you no go fit stand tall wen you dey you dey before di oba because di tradition say dat one no be right to show sey you get respect for di oba, you gat humble yourself before him. ones you don greet di oba, di next step na to present wetin you bring for di oba e fit be gift way show say you won appreciate d good wey e dey do for di community. some pipu go bring kolanut, some go bring yam and some go bring other things, wey dey way dey traditional di oba go tek dis gift but no mata di gift, di respect dey uttmost important. paying homage to di oba also inclusde prayers and blesing pipu o dey pray for di oba long life, good health and wisdom sucess as in dey tek tun one so di oba in turn go bless di pesin wey come and sometime e go give advice or words of wisdom di king di kings words dey very value and pipu belive e get power to help dem overcome problem or achieve beta tin for their lifes. for some ocassions, especially during all those their festival celebration so many pipu go gather for di palace pay homage to di oba e go be like one big ceremony way everyone from di community go come together come show resect to mek di oba happy and ask for blessings dis way di one way people take show homage to di oba dey show how important di king be to di society e no be just one pesin role everybodi from small pikin, old pesin we must participate in paying homeage becos e dey strengthen di unity between di oba and him community at dis time of di day paying homeage to di oba na na way to show respect for tradition for di culture and for di leadership no matter wetin hapen di oba go always remain a symbol of authority, wisdom and unity for di people.

Planning, na di thing wey person or group, or group of pipo go use arrange how de wan achieve something, e mean sey, you go think well, set goals and arrange things step by step. Na naija, for naija planning dey very important because, e dey help mek things no scatter, if person wan do wedding dem go plan, if business, if na business den go, dem go also plan do di business well well and even government wey wan build road suppose plan well, without planning everything fit turn wahala because no direction dey. Good planning dey involve, e dey involve time management, setting priorities and also e dey help you mek you think ahead. Na naija we sabi sey, if you fail to plan, you fail, you plan to fail. So wether na small event or big event, better planning na key to success, planning no just stop by arranging things, e dey also involve preparing for any unexpected wahala wey fit show face. For naija we sabi sey life no too dey straight forward, so good planning dey always get plan B, plan A, plan B and sometimes even plan C. proper planning dey also require team work, pipu go sit down share ideas and also divide di work so everything go dey smooth.

Riot police na di special team of police officers wey dem train to handle di crowd wahala or protest wey fit turn violent. Den dey wear strong uniform wey get helment, shield and also boot to protect dem sef, dem dey carry tear gas, baton and sometimes water cannon to scatter pipu wey no wan calm down. For naija, riot police dey important for event like political rally, strike or football match wey ten sion fit high. Dem work, dem work na to maintain law and order, mek sure sey property no spoil and nobody go injure, but sometimes, pipu dey complain sey, but sometimes pipu dey complain sey dem too overdo di thing, dem too overdo di work and which no suppose to be like dat. And also for riot police job no easy because e dey involve risk and ten sion, dem, dem dey try balance di matter between protecting di pipu and also enforcing di law. Na big responsibility dem dey carry, dem dey important for keeping of peace for di society. Riot police no dey ordinary, dem get special training to maintain ten sion without letting things spoil. Even though some, some pipo dey see dem as too harsh, others dey appreciate dem work because na the same pipu fit save life when kasala don burst dem job na to, na one of di hardest of di police force and e get as e be.

Ososo community for Edo State na one place wey nature bless well well, di area dey famous for di rocky hills wey surround am. If you like adventure or you sabi appreciate fine landscape Ososo go jinja your spirit. Di rock for dere no be ordinary dem big, dem strong and also dey fine like art wey nature use hand draw. Pipo dey come from far and near to see Ososo hills, some dey climb di rocks, some dey use di place do picnic and some dey just sit down dey enjoy di fresh breeze wey dey blow for up di hills. Di view from di top na one thing wey go make your mouth open, you fit see di whole town like sey you dey watch map. Ososo community no just get fine rock, di pipo wey dey dere sabi welcome visitors well well, dem dey friendly and dem culture dey rich. If you visit during festival period, you fit enjoy traditional dance, music and local food like pounded yam with egusi soup. Di rock no just dey, no just dey for sight seeing, dem get history elders go tell you stories about how di rock be like save place during olden days when village dey face wahala. Di place dey carry memory and pride for di pipo of Ososo. Ososo community na hidden gem for naija, di rock, di rock, di pipo and di peace wey dey dere go mek you feel sey you dey closer to nature and history. If you never visit you dey miss better thing be dat.

so na dis icture wen dey fr di screen na dey represent shrine. and shrine na scred place where pipu dey use worship di gods of spirit for african tradition. so for shrine, you go fit just waka anhow you no go just fit waka anyhow because di place dey holy and e dey carry power. e be di house of di sprit ancestors or di deity wey dey guid di pipu and also protect dem. shrine fit dey for corner of bush under big tree or even for specia room wey de dedecatie to di spirit. so for shrine, di ground no b ordinary ground di earth and di tins wey dem keep inside na carbins pot, feathers, or calabash, no be ordinary item. di riest or custodian dat is di babalawo wey dey for di shrine now, wey de charge of di shrine na dem sabi di screte and rituals wey dey guid di place. na dem dey communicate with di spirit and mek sure sey di shrine dey in order. wen you dey go shrin, you no go fit dey show anyhow, you go first respect di rules wey firt dey there some srine go tell you sey mek you no wear shoe enter other go sey mek you carry kolanut and fowl as offering before you go fit talk of shrine, di priest go first consult di spirit pour ogogoro for ground and mek prayers. na di spirit go decide weda weti go apen after dat. ok so di work of shrine no be only for prayer ed dey also for judgement if two pipu dey fight or get matta wey no fit ettle, den go go shrine di sirit go judge di case. through di chief priest dat is di babalawo or thrugh signs wey den go show.dem talk sey shrine no dey lie and anyone we lie for srin go face di wrath of di gods. shrine na place for power and mystery. di atmossphere dey diffrent e dey every sometimes pipu dey fear to go shrine because dem know sey shrine no dey tolorate. disrespect or get evil heart if you get bad in ten tion or you no clean for hand, shrin go expose you di ancestors no dey allow evil to prosper for di place where dem dey. shrine dey also ey also for celebration wen di community won do festival, di shrine dey play big role di community go gather kill ram or fowl pour palm wine for ground and dance for di gods. e be way e be way t honor di spirit and ask for blessingsto honour dinew season and protection from enemies. even as di wall dey shake, shrin still dey stand gidigbam for many places. di believe no shake because piu sabi sey traditin and di gods no fit just disappear. shrine dey remind di pipu of where dem come from and wetin dem stand for. if you ever ear shrine, mek you carry respect because shrine no be joke e be place where connect living to di spirit, di past to di present and also di seen to di unsen

so dis picture na e represent sleepig child as pyinbo dey put am like me na i go call am sey na pikin wey dey sleep. so wen oikin dey sleep, e belike sey di whole world don com down di way sleep dey tek carry pikin enter e dey peaceful and innocent. you go see pikin dey stregth e hand like sey e dey dream beta dream di small chest go dey rise and fall gently like sey di pikin heart go dey beat with peace wey pass wetin adult fit understand. pikin sleep no dey with wahala, e no dey think of di plnty burden wey lfe dey carry di face go di face go soft, di lip go ey slightly open and go if breeze blow, e go dey gently vrush di soft skin of di pkin sometime you go evensee small smile for their face as if e dey laug with angels wey dey protect am wen you see pikin, wen you see pikin dey sleep, e dey remind pesin of ho pure life fit be di sleep dey deep and e dey come with small sound meybi soft snore or di socking sound wey dem go do as if dey deystill drink breast milk. di sleeo dey sweet and e dey carry peace kom dey e house if di mama dey near, she go look di pkin with love wey no get boudry se fit use hand rub di piin, adjust di wrapper wey dem tek cover am sometimes, di mama go dey raise silently for di pkin sey mek e life beta, mk e future bright andmek e sleep no everydey disturbed by wahala. pikin sleep dey contageous dat is you fit catch am wen you see pkin dey sleep, e go mek you won calm down too e dey soft like di morning dew wey dey settle for grass. for di village if pikin dey sleep, den go covr am wll with wrapper and bergin dey sing wey go keep di sprit of di place gentle. di kind trust wen piki get wen e dey sleep e go just relax cause e kow sey di world dey save for am di sleep dey show sey di pikin believe sey di pipu around go protect am f you touch di small hand, fit hold you small for dream like sey you dey talk i dey fel you. pkin sleep na reminder sey life fit get small peace even for all di noise, di way dem dey sleep dey pure. their fresh water dey neva see sand. if you see pikin, e dey touch somewhere for your heart mek you remembersey na so life suppose be pure and also full or trust for dis economy.

ok so dis picture na dey represent straw house. and straw house na the kind house wey dem build with straw, wood and sometimes mud for nigeria plenty villages, and rural areas dat is, inside inside village still dey use straw and dis straw na, na dat ting wey if you wan drink coke maybe, you no wan put am for glass or you no wan drink directly from the bottle, dat pipe wey dem dey give you mek you use drink dat dis ting, many pipo dey use am dey build deir houses so the process of building straw house dey start with the framework dem go first cut bamboo or wood wey go form the structure after dem arrange the wood well dem go begin weave the straw or grass or in between the frame sometimes dem go mix the straw with mud to mek am stronger to mek am stronger, so dat, if heavy breeze come he no go fit fall am down so, one big advantage of straw house be sey, he dey very he dey very cold for the inside for hot weather the straw go block the heat and the house go feel like natural air condition he no dey trap heat like concrete or block so pipo fi rest inside for for long when the sun dey shine for outside another ting be sey, he dey cheap to build you no need big money to buy cement or other expensive material na just the natural tings wey dey around you go use but he no be sey the house no get wahala the main problem na rain if the rain too heavy or the rain too strong he fit affect the straw roof or even damage the house na why some pipo dey mix the straw with mud or zinc or zinc join body to mek am more solid. another challenge wey be sey fire fi born the house if pipo no dey careful because straw dey quick catch fire even with all dis wahala straw house still get in own beauty the way he dey blend with the environment dey mek am look natural and peaceful so for naija today, some pipo still dey live for straw house especially for the villages but as development dey spread many pipo don abandon the style for block house and cement house even though the new houses strong dem no get thesame natural charm and coldness like the traditional straw house straw house na symbol of survival, creativity, and connection to the land he show how pipo fi use the tings wey dey deir environment to create shelter he dey remind us sey simplicity and nature fit still provide comfort no matter how life dey change.

so dis picture now dey represent teacher wen dey inside class, so teacher for class na di captain of di ship wey dey carry knowledge waka. as teacher stand for front of di board, di whole class dey look am like sey na light wey dem dey follow for darkness. e no easy to be teacher, because di work no be only to talk na to make sure sey wetin you dey talk dey enter di children head well well. when teacher enter class di first thing na to arrange di student, oya everybody quiet, keep your book for table, make we start. di voice of a teacher na command and e dey carry authority wey fit make dem even di noise maker calm down. di teacher dey bigin with explanation, using chalk or marker to write on di for board. some time, e go draw diagram, sometime e go use example e go make di student laugh, but di point be sey everybody go understand. teacher no dey only teach book, e dey teach sense too, if pikin dey misbehave teacher fit pause di lesson and talk sense, into di pikin head you think sey life na play, if you no hear word now who go suffer later, na you? di student go nod their head because dem sabi sey di teacher sabi life pass dem. for naija teacher dey try well well because e no easy to control different pikin wey come from different background, some student go dey go dey serious, some go dey play and some go dey look like sey dem no understand anything, teacher go still use patience dey breakdown di matter. if you no understand ask question e better pass make you fail, na wetin teacher go dey tell dem be dat. so di class room dey busy but na teacher hand di future of di student dey, if you teach dem well dem fit grow up become doctor, engineer or even teacher tomorrow. if you no teach well di children future fit hang, dat na why teacher dey put plenty effort even though sometimes di pay no dey enough. di di real reward for teacher na to see sey pikin di pikin wey no sabi yesterday, don sabi today. teacher na strong person because apart from teaching e dey also manage di emotion and wahala of di student. if pikin dey cry, teacher go ask wetin happen, if dem no do home work teacher go find out why somtime, e go even play with di children small to make dem feel free their mind. for class teacher dey use everything story, example, song even action, to make sure sey di children di student no forget wetin e teach dem. e no easy oh, but di joy wen teacher dey get na wen exam result come out and e and e see sey di student pass. di smile wen dey di teacher face go show sey all di work no waste, teacher for class no just dey teach e dey shape life. e be like potter wey dey mold clay e dey give am form and purpose, di class room na battle field of ignorance, and teacher na di soldier wen dey fight to make sure sey knowledge win. for di mind of every teacher, di dream be sey every student go grow, sucess and make di world better.

so now I wan talk about how we dey take manage our time. so time management na big thing wey everybody suppose sabi because time nor dey wait for anybody. if you sabi if you sabi manage your time well, e go be like sey you get extra hours for di day, but if you no sabi manage time you go just dey time go just dey di time go just pass you like breeze and you go dey wonder wetin you use di whole day do. manage time well first thing be sey, you need to plan. no be to just wake up dey do any how, you fit use small paper or even your phone write di things wey you wan do for di day, arange dem from di most Important one go reach di one wey nor dey too important. e go help you know wetin to face first. another thing be sey, make you no dey waste time time for things wey no matter. some people go dey press phone or dey gossip wen dem suppose dey work before you know di day don finish and nothing tangible don happen. time na like money if you no use am well, e go lost. discipline na di back bone of time management. if you talk sey you won wake start work by eight oclock no let sleep or laziness hold you, stand up and face di work, if you dey wait for better time before you start something na lie because di best time na now. break di work into small small pieces if e too big. nor be every problem you go face once, small by small, you go finish am. and no forget to rest inside your day plan, if you over work yourself body go tire and you go waste di next day dey recover, balance na di key. some people dey use excuse sey dem no get enough time, but truth be sey everybody get di same twenty four hours. na how you use your own matter pass. check di way successful people dey live, you go see sey dem no dey play with their time. dem sabi sey time no dey come back once e go. make lastly, make you dey revise review your day before you sleep. think about wetin you achieve and wetin you no fit do learn from am, so you go improve for di next day. if you sabi manage time well your life go dey more organized and success go dey more easier to reach. remember time na like water; e dey flow dey go front,e no fit flow go back, so use am well before e pass you. time management na di key to better life, so make you hold am tight.

okay so now I want talk about dis particular picture e dey represent our hair style wey we dey do dat is traditional hair style, those kind hair style wey we get from different culture, so traditional hair style na di original way wey African people dey take style their hair. befor all di modern hair style begin dey show face. e nor just be hairstyle oh, e dey carry history, culture and meaning. for Nigeria traditional hair style na one way wey person fit use show identity. tribe or even status for society. for Yoruba land dem get style like shuku, wen dey carry di hair go back. with one big horn for middle, iro irudidi na another hair style wen dem dey weave di hair flat for scalp, sometime straight, sometime like snake wey dey twist. for igbo people, uzodi na hair style wen dem dey use for special occasion and di hair go dey calve with fine design like art work. hausa people dey rock styles like kulikuli or zanuakasa, wey fit look like chicken leg or feet. wen dem arrange for hair. for Fulani, di women dey like braid their hair with tread and put small ornament like cowry or bead to add beauty to their hair, dem dey use dis style tell story of or show pride for their root. one sweet thing about traditional hair style be sey, e dey natural, dem nor dey rush go buy relaxer or attachment. na di hand or di person wey sabi plat dey do di magic. di process dey take time, but di result dey sweet. sometime di person go dey use ori dat is shea butter rob di hair make e soft and shine. di meaning of traditional hair style no just end for beauty. for some tribe, di style fit show sey person don marry, di single or even if dem dey mourn person for example; widows for some culture dey shave their hair. to show sey dem dey mourn, while young girls dey carry styles wen dey vibrant to show sey dem never marry. even for di modern world, plenty people dey return to traditional hair styles because e dey represent African pride. natural hair movement don ginger many persons to drop relaxer and embrace their root. for event like wedding or festival, you go see people dey rock the styles with joy and confident. traditional hair style na legacy traditional hairstyle na legacy wey fit wey no fit fade, e be like crown wey African people, dey wear, and e dey remind us of di beauty wey dey for our culture. wether na di weaving oh, or na di bold, design traditional hair style na symbol of creativity, identity and heritage. e show sey di head no just dey carry brain, e dey carry pride and glory too.

Traditional wrestling for naija na one strong cultural sport wey dey showcase strength, skill and community spirit. E dey common for places like Ibo land, Hausa even some part of Yoruba. For village square or open field dem go gather youth, young men wey get body and ginja to compete while di whole community go dey cheer dem. Di wrestlers no dey wear plenty cloth, dem go tie wrapper or wear short and sometime rub chalk or oil for body to show tradition. Before di fight start drummer go dey best drum, dancers go dey perform and elders go bless di event to mek sure sey peace go dey. Once di fight begin na pure action, two strong men go enter di ring, dey try throw each other for ground na who first use skills and power mek di other person back touch ground na di winner, na di winner, e no just be about strength, e dey involve sharp moves and also tactics. Di crowd wey loud, di crowd dey loud as dem dey shout names, dey clap and also dey hail oya finish am, no fall my hand o. Everybody dey excited especially when di wrestler wey dem dey support dey win. Traditional wrestling no just be sport, e dey carry pride. Di winner dey get respect for di community and sometimes dey go give am gift like yam, goat, money. E dey protect unity, remind us of our heritage and keep di culture alive. Na real naija vibes.

okay so I want talk about dis picture wey be sey na to use hand drink water from tap. so dis one na di one of di sweetest and simple simplest thing wey person fit do, e no dey use cup or bottle. na just you, your hand and di fresh water when dey rush from di tap. e dey remind us e dey remind us sey life life no too hard, if you fit enjoy small small things. first, you go waka go near di tap, open am small make water no waste, you go bend down small stretch your hand under di water and cup the hand like sey you dey form small plate. as di water dey rush your hand go dey collect am and you go quickly carry carry am go your mouth before e escape from di hand di way di water cold dey touch your hand and face e dey sweet pass originality. sometime, if di sun dey hot and you waka tire dat first gug of water dat first one when go take di water from tap. you go be like blessing, e go cool you body. quench di thirst and even make you feel refreshed, di water dey taste better because e dey come directly no need of middle man. but di skill no be for everybody no be everybody get am, some people no sabi cup di water well for hand, so di water go leak komot. you you go here dem go shout ah! ah! water dey waste oh! but na practice dey make perfect, if you sabi am well you fit drink clean water without waste. di experience dey better if you dey village or small town wey di water dey pure, for city people dey careful because sometimes di tap water no too clean, but for di right place e be like tradition. children no go dey line up for tap dey use di same style dey laugh and gist. di beauty di beauty of using hand drink water from tap na di simplicity. you no dey worry about washing cup or anything. e dey remind us sey nature dey provide and sometime di best things for life no need too much preparation. na pure African vibes and e dey show sey, we fit still connect to di basics wey di basic things wey dey make life beautiful. di sound of di water rushing, di coldness for your hand and di satisfaction of quenching di taste, na wetin life dey about.

okay so village market store na one of di most colorful and lively place wen fit tell tell you story about African life. na [urn] na where thing dey happen buying, selling oh, gisting and even small argument wey dey spice di whole setting. di market store dey simple but e dey carry life, culture and hustle wen dey ginger di community, di store or di shade na small space wey person fit arrange for open market. sometime na just bamboo, wood or even iron wey dem use build am. dem fit cover di top with zink, palm palm leave or tapolene to block sun and rain. for ground, you go see, you see mat or plank wey dem dey spread dey arrange goods like tomatoes, pepper, yam, vegetables and dried fish. when you reach di market, di first things wey go catch your eyes na di things wey every thing dey well arranged, fruit go dey one side dey shine with colours like rainbow. for another corner, women go dey fry akara or roast corn and di sweet smell go dey invite you to come buy. di shades nor big but di creatibity wen dem use arrange di goods, go make you wonder. di market woman or man wen dey handle di store or shade na sharp person, dem sabi how to arrange di goods make e look attractive. even if e no plenty, you go dey hear dem dey call de call costumers my sister come buy e cheap well well, dem go dey smaile and use mouth and use sweet mouth finish you, until you buy something. sometimes di store or shade dey carry history, go dey hear my mama start na my mama start dis business or start dis store before e hand over to me. di store dey pass from generation to generation and e dey show di hard work and survival spirit of di village people. e no be just place to sell, na legacy when dem dey protect. di market store nor dey quiet, e dey full of life people dey price dey negotiate dey laugh; anty reduce price na, ah! I nor fit sell for dat price oh! things don cost oh! di di back and forth dey sweet because na part of di market tradition, even di small small children dey run around dey help carry goods or dey sell sachet water. or di store di market store for village no dey without challenge, rain fit scatter things if di roof nor strong. sun fit make di goods spoil quick, sometime; thief fit try waka pass, but di owner dey always find way to take manage di wahala because dem sabi sey di market na their life line of di community. village market store dey represent survival, creativity and connection, na where people dey hustle with joy dey build community bond. and dey make sure sey, every body fit see wetin to chop. wether you dey buy or you dey pass di spirit of di market go always touch you. na di heartbeat of di village be dat.

so now na about waking up dat is how you take stand up from bed. waking up for morning na di first battle wey everybody dey fight everyday, as day break sleep go still dey hold you like sey e nor wan leave you. di moment when your eye dey open small small e be like sey your body and mind dey argue make I wake up abi make I sleep again small? but once you remember sey, di day nor go wait for you you go gather courage stand up. di di fisrt sound when fit wake you up na cockrel for village dat is di one wen dey do kukuruku or di alarm wey you set. so na so e be and also for city na di noise of generator or di sound of motor wey dey pass go remind you sey day don break. if rain dey fall, di temptation to stay for bed go strong but responsibility nor go gree you rest. when you finally wake up make you no, when you finally manage wake up you go stretch your body like sey you dey prepare for one kind marathon. some people go yawn long one dey talk inside their mind God abeg give me strength for today. na di moment di wen sleep dey clear but laziness still dey try hold you down. for some hause di first thing wey fit hit your nose na di smell of food wey dem dey warm or tea wen dem dey do. for others, na shout of mama or papa wen dey ginger you; stand up day don break work nor go do im self, di early morning hustle dey start from di bed. di way people dey wake up dey different, some go jump up like soldiers ready to face di day. others go roll for bed small dey beg for five more minutes but wether you wake quick or you delay, di truth be sey once you wake up na action time. waking up na di beginning of hope. na di time wey you fit decide how you go take use di day wey dey before you. some people go pray first thanking God for life, others go rush go bathe room straight dey brush dey think about wetin dem go achieve. even di sun dey wake up for in own side and di shine all remind you sey every new day na fresh chance. na fresh chance waking up nor just mean sey you go open eyes, I mean sey you ready to face life, handle di wahala and enjoy di sweet moment wey go wey go come. ‘no matter how hard e be to leave di bed, di fact sey you wake up na blessing on in own. so as you stretch and get ready, sey di [puse] you dey face di blank day. na you go paint wetin you want make e be.

waking up alarm na di wahala wey plenty people dey face every morning. di thing nor dey get respect at all once di time wey you set am reach, e go just begin shout like sey e want fight you. sometimes, e go even shock you from sweet sleep and your heart go dey beat fast like drum. di sound of alarm na wahala on its own. some people dey use di one when dey sound tingala tingili like sey bell dey ring for church, others dey use di one wen dey shout wiu wiu like police siren. di worst na di one wey dey beep sharp sharp like sey e dey vex, you go dey wonder why you even set am in di first place. when alarm start, di first instinct na to stretch hand and off am quick quick, you fit press snooze dey beg di dey beg di clock abeg give me five more minute, but di problem be sey dat five more munites dey fit turn to thirty munites and before you know time don go, alarm dey come to remind you sey no time to waste. for some people alarm nor dey loud reach to wake dem, dem go just turn body for sleep like sey nothing happen. dats why dem go set up to three alarm back to back di first one go shout, di second one ginger and di third one go vex. if you nor wake up after di third one na real sleep spirit dey hold you. but truth be said; alarm dey save life without am plenty people for don late for work, school or even important appointment. na im be di small reminder wen dey talk sey oga time nor dey wait for you oh, e dey push you to leave bed and and start di day. some people dey try use soft alarm like bird when dey sing sweet music but di sleep go just dey use dey do lullaby. na di loud and annoying alarm dey work pass, even though e go scatter your head small. alarm nor dey care wether you tire or wether di sleep sweet, e work na to wake you by force. but na you get di sense to set alarm well, because if you nor calculate time correct alarm go dey shout when sleep just dey sweet pass. so nor vex for alarm, e be like stuborn friend wey want make sure sey you nor mess up. di next time wey e dey shout for your ear, just remember sey na your helper e be. even if e dey disturb your peace wake up. off am and face day wey dey ahead of you.